Meeshaani waa meel hool ah maqaayad ah waxaa yaalo kursi iyo miis miiska waxaa saaran labo cabitaan miiska kalarkiisa waa qaxwi kursiga kalarkiisana waa qalin labada bakeeeri waxaa ku jiro cabitaan jaale ah waxaa ku dul shangaraysana waa madow iyo buskut

Meeshaan waa qol waxaa yaale sariir iyo joowari iyo koomba diin kalarka sariirta waa madow joodariga dhulka yaalo waa cadaan go a ku fidsan waa diirdiirmo cadaan ah iyo kalar buluug ah darbigana wa darbi cadaan ah koomba diinka waa madow albaabkana waa qaxwi dhulkana waa dhul buur hoose

Meeshaani waa qol xafiis ah waxaan joogo afar rag ah waxayna ku fadhiyaan kuraasmo waxaa agyaalo miis kararkiisu cadaan yahay miiska waxaana saaran labo caag qajaclo ah oo buluug ah laabtooga saarana waa karrar cadaan ah kursiga wey ku fadhiyaana waa kursi dahabi ah derbigana waa derbi ah nimanku waxay wataan suug buluug ah iyo suug madow ah iyo oo kiyaalo madow ah

Meeshaan waa meel bannaan ah oo soof ah waxa joogo siddex nin oo klliya ah ee wataan shaati caddaan shaati tirtoor caggaar iyo maddow oo kakooban shaati qaxwe iyo caddees middow ka kooban ey wataan eyna taaganyihiin labbo nin sallaan qof ayey u saarayaan ookoyaalohood waa maddow koofidood mid waa caaddaan midnah waa qaxwo

Meshaani waa qol isbitaal ah waxaa joogo niman badn waxaa usoo sakeeyo 4 wiil oo shaatigana cadaan uu yahy miiska uù saran yahyna wa miis cadaana h

Meeshan waa meel banaan waxaa yaalo miis kalar kiisu cadaan yahay waxaana saaran sagaal baaquli oo shay macaan kujiro kalarkiisana caadan iyo jaalo ka kooban baaquligana waa cadaan dhala ah waxaana saaran sagal qaado oo qalin ah darbiga mesha kasoo jeddana waa darbi cadaan ah

Meshanu waa mel garon ah oo dad badan iskugu imadeen waxaa joogan afar nin mid wuxuu wata dhar jala midna cad ayoo wata dhulkana waxaa yala rog cagaran

Meeshan Waa qol waxaa yaalo armaajo tawlet ah kalarkeedu uu yahay cadees iyo qaxwi iyo dahabi ayuu ka kooban yahay darbiga waa cadan dhilkana waa qalin

Meeshaani waa suuq niman badan ayaa joogo iyo miis wax lugu gadaayo dooro lugu gadaayo iyo bac wax ku daboolan oo naag agtaan tahay xijaab madow nin fanaanad madow na waa sii socdaa nina waa kursi ayuu kufadhiyaa wato fanaanad cadaan ad iyo surwaal buluug ah kursi buluug ah na waa ku fadhiyaa.

Halkan wax yalo armaajo kalar kedo waa cadan waxaa saran kareman iyo shaabo kalar kode waa cadan iyo cades iyo baluug iyo cagar binki

Meeshaani waxaa yaalo suudad kalarkoodu kala duwan yahay meesha ay suran yihiin waa bir madow kalrka suudka waa madow buluug qalin iyo cagaar cadaan iyo madow intaas ayey ka koobanyihiin

Halkan waa qol wax yalo miis wax saran bugaag kalarkodu uu yahay cadan, madow, dahabi, jale iyo baluug.

Meshan waa mel banan ah wax ino yalo labo bac oo qamadi ah iyo geed baxayo oo qamadi ah labo nac kalar kode waa cadan iyo cagar iyo cadan geedkan waa dahabi iyo cagar

Halkan waa qol kalar kisi waa cadan dhulka waa cadan waxaa yalo armaajo kalar kedo waa qahwi

Meshan waxaa yalo baquli oo kujiro hiliib iyo bardho dahabi ah iyo yaayo iyo barbanoni iyo kabasha oo fiyol ah

Meshani waa mel banaan waxaa yala alwax qaxwiya waxaa dul saran agabka waxa lagu nadafadiyo shemboyin iyo waxa lagu bufiyo shambada waa cagar iyo cadan kan waxa lagu bufiyana lagu tirtiro waa bulug iyo cadan shayga kalana labo basali iyo cadan cambe iyo cadan jale iyo cadan iyo basali

Mashan waa mel masajid ah wax fadhiyo nin dharka kalara kisi waa qahwi iyo jale

Meeshan waa meel hool ah niman badan aya fa dhiyo waxaa usoo sokeeyo shan nin oo suudad wato suudka kalrkiisa waa madow bulug madood madoow shatigana wada cadaan kurisaga ay ku fadhiyaana wa wada dahabi kalarka darbigana waa cadees

Meeshan waa guri labo miis yaalaan iyo labo kursi miiska mara cad ayaa ku fidsan kursiga waa qaxwi iyo cadees mutuleelka waa cadaan iyo qaxwi darbiga waa qaxwi miiskas kale dheerna waxaa ku fidsan maro cadees iyo qaxwi ah

Meshan waa qol oo lagu ibinayo sakoyin wana sedax sako kalar kode yahay gadud iyo madow iyo seytuun darbiga waa cadan caagna cadan

Meesha waa meel banan ah dhulkeedana waxaa yalo kabo kalarka uu ka kooban yahay madow iyo cadees dhulka uu yalana waa dhul cadaan ah

Meshan waa wado waxaa marayo gari iyo Bajaj nin aya wado Bajajka kalar kedo waa gadud garigan waa cadan mesh oow marayo waa mel bacad ah

Meeshaani waa hool oo dad badan isku imaadeen niman iyo naago nin iyo naag way taagan yihiin ninka taagan suudkiisa waa buluug shaatigiisa cadaan naagta kalarkeeda oo turuxada waa canbo miiska marada saran waa kalar jaale ah darbiga waa darbi cadays ah waraaqad cad cad ayaa yaalo caafiyaalna way yaalan

Meshani waa meel qol ah waxaa fadhiya sedax naag iyo hal niin sedax way tagan yihii halna way fadhisa kursiga ey ku fadhisa waa gaduud derbiga waa jalo gabadha cabayadeeda waa madow turaxadeeda waa cadees midna turaxadeedu waa seytuni cabayadeedana waa cagar nika tagana sharkiisu waa cadees

Meeshaani waa meel banaan waxaa yaalo caag kalarkiisa madow yahay waxaana dul suran katiinad kalekeedu dahabi yahay fargal isna dahabi ah

Meeshaani waa hool waxaa fadhiyo niman badan kursi wayn ayaa yaalo iyo maro buluug ah ku daboolan warqado cad cad ayaa yaalo boorsooyin madowna way yaalaan wiilal shaatiyoon cad cad way fadhiyaan suudadkoodu buluug ah iyo shaati qalin ah kuraasmada ay ku fadhiyaana guduud

Kan waa qol isbital ah waxaa jooga nin dhaqtar ah iyo dad bukan ah mis ayaa yala cadan ah miskana waxaa saran qalab qalin ah drku waxuu wata shar cadan ah iyo kofi madow ah iyo mski cadan ah iyo golofis cadan ah

Meeshaan waa meel. jiingad ah oo xiran waxaa joogo dad gabdho iyo wiilal ah kuwana way taag taganyihiin kuwana way fadhiyaan jiingada kalarkedu wa midab guduud ah waaye qaybna waa qalin

Mashan waa yalo mis wax saran makinad oo labo xalo ah kalar koden waa qalin iyo madow iyo cadan

Meeehan waa qol school ah waxaa joogo wiilal badan midna wuu taganyahy war qad cad ayuu gacanta ku haystaa miiska waa jaalo darbogana waa jaale wiilasha shatiga ay wataan waa cadaan

Meshaan waa meel aqal hoori ah waxa ayala miis mara cadaan ku fidsan tahy saxan kana ku jiro pariis cadaan ah costa cagaaran iyo ukun cadaan ah waxaa yala lapa dhiil oo kalarkiisa yahy madow iyo gaduud iyo dahpi dhiisha kalane waa paluug iyo dahpi

Miis ayaa inoo yala kalarkiisu yahay dahabi waxaa saran mobel iyo kartoonka mobelka mobelka kalarkiisu waa baluug kartonka kalarkiisa waa cadan iyo madow iyo baluug

Meeshaani waa meel qol ah waxaa suran surwaalo kalarkiisu yahay buluug cagaar iyo qalin iyo madow iyo saytuun meedha uu suranyahay birtana waa qalin

Meshan nin aya fadhiyo oo wax kuqorayo warqada waa cadan qalinka waa baluug shatiga oow wato waa cadan waxaa agyalo armaajo oo saran bugag

Meshan miis ayaa inoo yaalowaxaa saaran saxan alwaax aha kalarkiisuna dahabiyhy waxaa saxankaan kujiro biibso kalarkeedo dahabi yhy zaytuun ayaa kujiro baa1uli cadan ah ayaa agtaalo oo shey dahabi kujiro iyo galaas cabitaanaha oo shey cadn ah ne kudhexjiro

Meshan waa qol qado ah waxayo afar kursi io miis waxa ku dabolan maro cadan ah kursiga waa cades io qaxwi albaabka waa qaxwi dirbiga waa cades

Meshan waa barxad waxaa yala kurasman iyo falawaro gedo ka baxayan kurastu madow waye miskuna waa madoowmaro qaxwiya ayaa ku fidsan

Meeshani waa armaajo waxàa inoo saaran baakado oo jukulet ah iyo gasacman wax kijiran baakadaha midabkooda waa canbi iyo madow iyo qaxwi iyo buluug gasacyadana wa buluug iyo jaale

Mashan wax tagan nin dharka kalara waa cadan iyo baluug waxow gacant kuhayan makarofa

Meshani waa meel hool ah dad badan ayaa jooga ini ayaa umimaaday shar buluga ayuu wata okiyalo madow kofi cadwe ah derbigana waa bulug oo biya biya ah dahana waa buluug calan kurastuna waa cadan

Meeshan waa meel garoon ah wilal ay ku dhelayaan banooni funaanadaha ay wataan kalaradooda wabulug iyo cadaan rooga fidsana waa cagaar birtana waa cagaar banoonigana waa cadaan

Meshaan wa meel hool ah niman basan iskugu imadeen waxey aqri sanayaan kitaap kurastii ku fadhiyaana waa ku raas paluuug ah sudad iyo shaatiyadu waa cadaan pluug madow sudadkuna waa cadees iyo qalin

Meeshaan waa qol waaye waxaa yaalo kuraasman iyo miis iyo kuraasman oo fadhi ah iyo armaajooyin kalarka miiska waxaa waayo dahabi kuraasmada waxaa waaye dahabi oomiga waa dahabi armaajada waa dahabi kalarka darbiga dahabi iyo qaxwi ayuu isugu jiraa leerka waa dahabi mutuleelkana waa cadaan iyo basali

Meeshan miis ayaa yaalo kalarkiisu yahay dahabi waxa saaran baakad cadaan ah mobeel kusawiran oo madoow ah waxaa yalo jaajar madoow ah warqad cadaan ah iyo mobeel madoow iyo erafoon dhagaha lagashanayo oo madoow ah

Meshani waa mel banan ah waxa yalo Karen iyo bakadkisalagu ridayo waxa uu ka kobanyahay kalarkiisa biyoli iyo cadan

Meshani waa meel banan waxa yalan saxan kalarakiisu cadaan yahay waxa ku dhex jiro hilip gadudan iyo baradho dahabi ah iyo Ansalaato cagaran iyo basal

Meeshaani waa qol waxaa yaale miis iyo kursi iyo nin iyo cago saar kursiga kalarkiisa waa madow miiska kalarkiisana waa madow ruumigana waa qalin iyo madow iyo bar yar oo cadaan ku jirto cagasaarkaan waa qalin iyo madow iyo baryar oo cadaan ah darbigana waa cadaan leerka ifaayo waa dahabi

Meeshaan waa meel banaan waxaa yaalo labo faloowar oo cagaaran geedka ay ku dhex jiraana midna waa gaduud midna waa cadaan. Darbigana waa jaalo. Faloowarkana waa faloowar dhaadheer ah iyo mid gaaban.

Meeshan waa meel banan waxaa yaalo saxan cadaan ah waxaa kujiro hilib guduudan oo qoryo dushiisa suran qudaar cagaar ahna way ku dhex jirtaa iyo yaanyo gaduudan

Halkan waa beer waxaa kabaxyo moos geedah waa cagar waxaa tagan nin oo gacan moos ah harbka kuwado

Meshan waxaa yala mis waxaa saran timbaraha wax lagu timbareyo kalrkisu uu ka koban yahay bulug iyo madow waxaa ag tala armajo bakado ku jiran armajada waa qali

Meshaan waxaa yala miis qalin ah weelal qalin ah wey saran yihiin waxaa ku dhax jira macmacaan la cunaayo midap kiiso yahay buluug iyo cadaan iyo basali

Meeshaani waa wado laami ah waxaa la fidinaaya laami waxaa yaalo makiinado iyo baabuur dad ayaa taag taagan. Baabuurta kalarkiisuna midi waa madow iyo cambe, midna waa dahabi.

Meeshaani waa qol oo kuraasmaan yaalan waxa fadhiyo lix gabdhood warqad ayey wax ku qorayaan warqada waa cadaan miiskana waa alwaax oo dahabi ah gabdhaha waxay wataan afar gabdhood xijaab jaale ah iyo labo gabdhood xijaab cadays ah darbigana waa cagaar

Meahani waa dukan waxaa yala sako kalrkeedu cadan yahay oobinka ku dhex jirana waa madow caguna waa caadan turaxaduna waa cadan holkana waa cadan miis qalina ayaa yala

Meshan wa melbanan waxa yala cag cadan ahwaxa kudhaxjiro shati kalarkisuyahay shatiga madow iyo baryan oo cadanah aya kujiro darbiganawadarbi .cadan ah furka uyalo wadahabi

Meeshan waa meel banaan ah waxaa yaalo caag kalarkiisu yahay kalar qalin ah waxaa ku dhex jiro katiinad laba xabo kalarkeeduna dahabi uuyahay

Meshanwa mel araxd ah banan ah waxaa yaka talodheer ah waxa yala waxaa ku dhisan oo dhax deeda ku jiro calanka soomalio midapkiiso puluug cadaan iyo puluug yahy sadax nin ayaa agtaagan meeshana geeda ayaa ka paxaayo

Meeshaani waa hool waxaa yaalo kuraasmo iyo miis kuraasmada marada ku xiran waa guduug iyo jaalo kuraasmada kale waa qaxwi darbigana waa qaxwi miisaskana waa qaxwi

Meshaan shan nin ayaa fadhiso waa meel hoola ah shaatiyo ayey wataan cadaana h iyo suud baluug ah darpiga waa cadan kursiga ey ku fadhiyaana kursi cadaana h okiyaalo madow ah ayuu wataa iyo moopeel madow ah

Meshan waxaa yalo mis kalar kisi waa madow waxaa saran labo baquli iyo labo garafo iyo labo galaas garafad waxaa kujiro biyo kalar kedo waa cadan baquliga waxaa kujiro qarey iyo cambo

Meshani wa mel banan ah waxa yala cag cadan ah waxa ku dhax jira shati kalar kisu gadud ah qalin iyo riyol iyo madow

Mashan waa fadhiyo labo nin dharka kalarka ey watan waa baluug iyo qahwi iyo madow kursiga eey kufadhan waa dahabi

Meshan waxa yaalo saxan cagaar ah waxa ku jiro rooti kalakiisa yahay dahabi gudaha neh iga jiro dahabi calan gaduudan ayaa korsaran

MeshaNiw aa garoon banooni kagu dheelo waxaa fid san roog cagaar ah waxaa gala kuraas iyo miis kurstu waaa qalin miiskan waa qaxwi darpigana waa cadaan rooga cagaarka la fdiyanee waxaa ku jiro kalar puluug ah

Meshan waa lami oo lahagjinayo waxaa yalo balo cafcaf lami ayay dhulka kusuban kalar waxow kakoban yahay marun iyo jale iyo madow

Meeshaani waa meel hool ah niman badan ayaa iskugu imaaday, waxaa joogo afar nin kuraasman cadaan ah ayey ku fadhiyaan, suud madow ah ayey wataan iyo shaati cadaan ah, kuwa kalana shaati baluug iyo cadaan is kugu jira.

Meshani waa masjid midabkiisu yahay dahabi niman badan ayaa fadhiya derbiga waa cadan daqadahana waa cadan

Meshan waxaa yala cag banbala ah kalrkisuna waa cadan waxaa saran surwal balug iyo cadan ah

Meeshaan miis ayaa yaalo kalarkiisuna yahay miyaal waxa saaran waxaa saaaran labo dimeer kalarkiisana yahay cadaan iyo labo baakad yahay kalarkiisan madow yahay baakadka kale kalrkiisa cadaan iyo buluug isku jiro

Halkani waa qol fasal ah waxaa joohan afar gabdhood oo watan xijabyo cadees ah kurastana waa cades waraqda saran waa cadan nin ayaa la jooga oo wata sud madow ah

Meshaan miis ayaa yalo kalrkiisu yahay dahpi mara oo madow ah ayaana ku fidasan saxnka saaran waa saxan cadaana ah saxan ka waxaa ku dhax jiro hilip gduudan rooti dahapi ah iyo ansalto

Meeshaan waxaa inoo yaalo caag cadaan ah waaxa kujiro suud kalarkiisa uu yahay dahabi bac ayaa kusii jirto cadaan ah ramaajada meesha kamuuqatana waa dahabi

Mashan waa yalo cag kalar kisi waa cadan waxaa kujiro shati madow

Meeshaan gabdho badan iyo will badan ayaa fadhiya waxeey wataan gabdhaha macwiisiin cagaar ah wiilishanah shaati caddaan fannaanad caddaan fannaanad ballug ah isboortis jaagad ah ballug iyo caddaan callanka soomaalia weyna fafadhiyaan waxba gagaraacanayaan meel barxad isku iimaado waaye

Meshani waa qol waxaa fadhiya nin mis ayaa hor yala maro cadana saran tahay iyo labtoob cadan ah dhar suda ayuu wata wuxuu ku fashiya kursi dahabi ah

Meeshaani waa meel jalaato lagu gado talaagafa waxaa ku jiro jalaato canbi ah nin ayaa gacntiisa wuxuu ku yastaa qaando qalin ah bac ayaa gacanta oogu jirto

Meshani waa mel banan wax fidsan roog cagaran waxaan yalo rooseto kalarkiisa uu ka koban yahy bazali iyo gadud furar kane waa furar cadees ah

Meshan waa mel hool ween ah gabdho iyo wiilal badan ayaa iskugu imadeen kuraasta ey ku fadhiyaanwaa ku raas gaduud ah kuraas madow ahna wey yalaan hoolkk kalrkiisa waa cadaan leerka waa cadaan

Meshan waa armajo waxaa suran shati iyo jakeed mesha uu suran yahayna waa qalin sharkuna waa cadan jakaduna waa bulug mari

Meshan waa mel dhismo ka socoto waxaa yala alwaxyo iyo biro waxaa ka shaqeynaya niman fara badan oo funday yaal ah alwaxo waa dahabi dhulku waa bacad iyo biro qaxwi ah

Meeshaan kursi ayaa yaalo maro kudaboolan marada taraaxada waa cadeys , diraca ku daboolana waa dirac madow iyo jaale, cadaan iyo cambe ka kooban.

Meshaanwaa meel qol ah oo ween kalrkiisna uuyahay kalar dahpi iyo qaxwi ka kakoopan leerka wa cadaan alpapka wa qaxwi mutu leelka waa cadaan dhaxbartamaha mutuleelka waa cadaan iyo axwi ayuu ka koopan yahy

Meeshaani waa meel barxad ah oo banaan ah waxaa taagan afar nin oo qashin wadada ka qaadaayo dhagaxyo jajab ah yaalaan labo danbiil ayey gacanta ku kala wataan waxaa dhagaxaan jaakade ayey wataan waa jaalo sadex midna waa saytuun shaati madow iyo shaati basali ayey wataan

Meshaan waa hool ween iskugu imadeen niman badan waxey wataan shatiyal bluug ah suud qalin shati cadaana h waxey ku fadhiyaan kursi madow

Meshani waa armajo waxaa saran kareen kalr kiisu yahay cadan iyo madow iyo dahabi ka koban armajada uu saran yahay waa cadan iyo qaxwi

Meeshaani waa qol waxaa fadhiyo labo gabdhood waxaa horyaalo miis cadaana ah iyo labo buug oo cadaan ah qalin ayey gacanta ku haystaan gabar waxay wadataa turuxad madow iyo cabaayad midna waa turuxad jaale iyo madow isugu jira iyo cabaayad madow ah kaamira ayaa gadaasheeda yaalo oo duubayso

Meeshaani waa qol miis maro cad ku fidsan yaalo waxaa taagan labo wiil iyo hal gabar mid maqas ayuu gacanta ku hayaa galoofis cadaan ah ayaa oogu jira labada kalane galoofis cadaan ayaa oogu jira waxbey ku kor dhagan yihiin meel ah daaha waa guduud iyo dahabi baakad jaalo ah ayaa horyaalo

Meeshaani waa meel dhalo waxa yaalo caag madow waxa ku dhex jira katiinad iyo dhago ka tiinada midabkeeda waa dahabi dhagaha kalarkiisana waa dahabi muraayadana waa dhalo

Meshaani waa meel mool ah waxa yaala kartooman cad cad ah cafiyaal puluugah iyo wiishka jaranjarada lagu koro midapkiiso oo kakoopan yahy qalin iyo madow sadax nin ayaa fadhiso

Meshani waxaa inoo yala mis dahabi ah waxaa saran cag kalr kiisu yahay madow iyo dahabi iyo buluug iyo madow

Meeshaani waa qol waxaa jooga gabdho iyo wiilal waxay wataan dhar gabdhahana waxay wataan dhar cadays ah wiilashana shatiyaal cadeys ah kursiga waa jalo darbigana waa jaalo albabakana waa albaab buluug ah warqado cad cad ayey u qor qorayaan

Meshhan waa meel banaan ah waxaa yaalo kabo iyo suud kabaha kalrkoodu waa qaxwi iyo madow sudkana uu yahay madow iyo qalin

Meshan waxa tagan afar nin oo heeseso maka rofan ayey afka ku hayan dharka kala eey watan waa shati balog ah io cadan ah io fonanad cades ah makarofan waa mid madow ah

Meshani waa mel hol ah oo dhismo ku socoto kalarkuna waa dahabi alab ayaa dhex tala farij iyo bir iyo bakad niman ayaa ku dhex jira mesha

Meeshaani waa guri waxaa yaalo kuraasman iyo miis kalarka kuraasmadu waa cadaan iyo qaxwi, miiskuna waa qaxwi, darbiguna waa cadaan , labada boor meesha ay yaalana waa cadaan iyo cagaar.

Meeshaani waa qol jiim ah waxaa yaala birihii jiimka iyo armaajo oo darbiga kudhagan oo muraayad leh armaajadu waa cadaan biraha jiimkana waa madow darbiga kalarkiisuna waa cadeye.

Meeshaan waa miis qaxwi ah waxaa saaran shan baaquli waxaa ku jira cunto kalarkiisu dahabi yahay qaando qalin ayaa saaran bakeeri oo cadaan ayaa agyaalo waxaa ku jira cabitaan qare ah

Meeshaani waa qol dhar lagu gado waxaa yaalo suud kalaradooda kala duwan dhulka waa cadaan suudka waxa suranyahayna waa qalin madow suudka waxa waaye baluug suudka kalane waa cadays surwaalkiisana waa cadays caaga uu ku jirana waa caag cadaan ah

Meshan waa qol waxaa yaal fadhi iyo miskiisa dhalo alalapo ayaa dulsaran kalarka fadhiga waa cadaan iyoiyo dahapi miiskana waa qaxwi miiska kale lasaran waa mado dhaladana waa madow

Meeshaani waa meel hool ah oo xaflad oo xaflad dad badan isugu imaadeen sadex nin ayaa usoo horeeyso kalrkooda ay wataana waa shaati cadaan iyo surwaal madow ah shaati buluug iyo suud buluug ah xijaab jaale ah iyo saako cadays ah kuraasman ay ku fadhiyaan waa kuraasmaan gaduud ah

Meshani waxaa joogan niman wexey watan dharka cidanka oo cadees ah wexay fadhiyan kuras waxaa hor yala mis misku waa qaxwi galasmadana waa qaxwi iyo qalin iskugu jiraan

Meshani waa hool wayn oo maqaxi ah waxaa fa dhiso afarnin iyo laba gabdhood miiskan waa miis maro madow ku fidsan waxaa dulsaaran miiska warqado cadaan ah oo wax lagu qoraayo caafi caga furikisa buluug ah nimanka shaatiyo cadaan ah ayay watan iyo buluug gabdhana bulug maari xijabka ay wataan wayna wada hadlayaan

Mishani wa mel banan wax yalo saddax cag oo kalarkodu yahay Qalin labo cag waxa kujiro sur wal kalar kiisa uu yahay bulug tiqah Iyo bulug biyo biyo ah

Meshan waa mel banan ah waxa yalo bor boorkane magacyo aya kuQoran kalarkisu uu ka kobanyahay cadan Iyo bulug iyo gudud

Meshan waa barxad waxaa ku yala guri dabaq albabkisu waa qalin ged ayaa hortisa ka baxaya cadaran

Meshaani waa qol waxaa yala lixkursi iyo miis mara dahpi Aya ku dapoolan miska mara cadana haya saran darpiga darpiga wa cadaan armaajada tapaleedka wa qaxwi darpiga faalawrka saran waa qalin

Meeshaani waa laami lagu fidinaayo mishiinka gaariga laamiga fidiyo waxaa maraayo dad badan

Meshani waa mel barxad ah waxaa jooga wiila badan wexey ku fadhiyaan sali gaduud iyo cadees ah dirbiga na waa xadees iyo bulug

Meeshaani waa qol waxaa yaale fadhiyo iyo miis fadhiga waa cadaan daaha waa cadeys leyrkana waa cadeys miiskana waa miis qaxwi faloor ayaa saaran oo cadaan iyo cagaar ka kooban

Meshan waxa yalo miis oo qaxwi ah waxa saran bac waa cadan ah oo kula ku jiro kalar waa cagar io cadan

Meeshaan waa darbi oo cagar ah darbiga waxaa suran fiilo kalrkiisu madow yahay waxaa dhax suran ubax cagaaran oo caleemihiisu dhaadheer yihiin

Meashani waa jiko waxaa yala armajooyin kor iyo hos ka dhisan waa qalin dhagaxa na waa cadan dhulkana waa cadan derbigana waa cadees

Meeshaan miis ayaa wax inoo noosarean alwaax ah waxa dulsaaran jiifo kalarkiisu balluug yahay waxa dhaxsaaran sinjil maddow nin ayaa gacanta ku haaya

Meeshaani waa miis banaan maro kufidsan cadaan ah. Waxaa yaal afar caag oo afka kawada daboolan kalaradooduna uu yahay kalar buluug ah iyo kalar cagaaran.

Meshani waa hool wayn oo yalan kurasmo midabkodu yahay dahabi iyo madoow iyo qalin miskana waa dahabi dhulkana waa jalo lerkana waa cadan

Meeshaani waa hool waxaa yaalo kuraasmo iyo miis kuraasmada jaale iyo madow ayay usugu jiraan miiska waa qaxwi darbiga waa jaalo dhulkana waa qalin

Meshan waa qolal albababkod waa kalar madow ah dibiga kor waa cadan io jale leerka waa cadan dhulka hoose waa cadan

Meeshaani waa meel niman badan isugu imaadeen waxay dhagaysanayaan nimanka waxay ku fadhiyaan kursi gaduudan waxay wataan shaati cadaan ah iyo shaati madow

Meshaani waa mel barxad ah bacaad ah waxaa tagan sedax nin iyo geel funaanad madoow ayuu wataa iyo shati cagaran iyo sirwal jinis oo bulug ah midna heela ayuu dusha ka saran yahay mobel ayuu dawanaya

Meeshaani nin ayaa taagan oo khudbeynayo waxuu wataa makaroofan iyo tusbax madow ah gacanta ayuu kor utaagaya shaati madow ah ayuu wataa iyo fanaanad cadaan ah darbiga ka dambeeyana waa darbi cadaan ah.

Meeshaan saxan ayaa yaalo cadaan ah waxaa ku dhex jiro rooti kalarkiisa dahabi yahay waxaa shax marsan kalar qaxwi ah dhulka uu yaalana waa dhul shamiito ah oo kalar shabeel shaabel leh

Meeshaani waa meel bannaan dhulkayda oo cagaaran yahay waxa yaala saddex cad oo karartiisana yahay cadaan iyo cagaar iyo cadaan iyo buluug ayuu ka kooban yahay bacdana waxbaa ku dhex jiro .

Meeshaani waa masaajid sadex nin ayaa fadhiso midka oogu soo sokeeyo qamiis buluug maari ayuu wataa iyo mid shaar jaale ah kursiga ay gaduudan ayey ku fadhiyan umiga meesha fidsan waa guduud iyo dahabi

Meshaani waa badan waxaa joogo wilal iyo gabdho Doon ayey saran yihiin daoonta waxaa ku dhahgn calnka somaliyo cadaan iyo baluug iyo calan kale meshsan waa bad piyaheedu oo buluug yayahy

Meeshani wa musqul waxaa yala tunji iyo waji dhaq kalarka tunjiga waa cadan wajidhaqana waa cadan darpigana waa darpi cadan ah daaqada waa qalin alpapkana waa qalin

Meshan waa mel banan ah waxa yalo mis oo qahwi ah waxa saran falawar caag hose waa madoow waxa kudhex abuuran falawar oo cadan ah io cagar

Meeshaani waa qol wiilal badan iyo gabar ay fadhiyaan kuraasmada ay ku fadhiyaan waa cadaan darbigu waa cadaan waa lix wiil iyo hal gabar dhulka mutuleelka waa cadaan laabtoob ayey ku daganyihiin

Meshan waa qol madow ah waxaa yala sedax kursi iyo rumi iyo dahman kurastu waa qaxwi

Meeshaan waa meel wayn oo dhismo ka socoto waxaa la dhisayaa guri waxaa yaalo geed cadaan ah iyo alwaax ninman badan ayaa meesha taagan iyo cag madow ah

Meeshaani waa meel banaan waxaa yaalo falaawer caaga hoose waa madow dhagax cadaan ayaa ku jira caleenta falaawerka waa caleen dhaadheer ah guriga uu yaalo waa cadaan

Meeshaani waa meel banaan ah waa mutuleel qalin ah waxaa yaalo surwaal kalarkiisa uu yahay madow cadaan iyo qalin

Meshani waa mel wado ah waxaa yala dhoqo wasaq ah waxaa qadaya gari cagaf cagaf ah midabkisuna waa cad iyo madow

Meeshaani waa meel dhismo ka socoto waxaa yaalo biro iyo safiito iyo alwaax. Kalarka alwaaxa waa dahabi, birtuna waa bir mirir ah oo qaxwi ah, safiitaduna waa qaxwi iyo mirir isku jirta.

M3shaaniw aa qol waxaayala miis sadax parkin aayaa saran kursigu waa qaxi barkinta mid waa cadeez midna waa qalin iyo cdees miiskana waa cdees iyo qlin iskugu jiro

Meeshaan waa meel banaan ah waxaa yaalo kursi kalarkiisa yahay madow iyo qalin dhulkana waa dhul saytuun ah waxaa waran shukumaan jaale ah iyo jawaan

Waxaa yaala mishiinka kafayga. Nin ayaa taagan gacanta waxuu ku hayaa garaafada caanaha lugu shubaayey. Mishiinka kafayga qalin waaye, garaafadana waa qalin caano cadaan ah ayaa lugu shubahayaa. Ninku dharka uu watana waa dhar jaalo ah.

Meshaan waa meel hool ah niman badan iyo gabdho ayaa isugu imadeen miiska meesha yaal marsara waa mara jaal ah waxaa dul saran warqad cadaan iyo qeebiso madow waxaa korfadhiyo sadx qofood lapa wiil iyo hak gabar

Meshani waa qol harqan ayaa yala miska kalrkisu waa dahabi birta harqankana waa qalin

Meeshaan waa meel laami oo la dhisaayo waxaa maraayo dad gabdho iyo wiilal waxaa jooga cagaf cagaf oo laamiga bacaadka waxaas ku shubaayo bajaaj jaale iyo guduudna way mareysaa geed wayn ayaa ka dhex baxayo meesha

Meshaan waa qol waxaa yaal kursi dheer kalrkiisu uu yahay qaxwi lugaha hoose waa dahpi darpiga waa jalo dhulka mutaleelka waa cadaan dahana waa jaalo

Meshaan waa mel Bana ah waxaa ku jiro afar faranti kalarkisuno waa dahapi dhulka uu yalana waa dhul cadaan ah

Meeshaani waa meel musqul ah.tuujigu waa cadaan, kan wajiga lugu dhaqana waa cadaan , daaqadu waa qalin, darbigu waa cadaan muraayada tuujiga kudhagana waa cadaan iyo madow, albaabkuna waa albaab qalin ah.

Meshani waxaa inoo yala kabo kalar koodu yahay qaxwi waxaa gacanta ku haya nin iyo kabo kale oo qaxwi ah

Meeshaan waa tukaan waxaa yaal gasacman gaduudan iyo dhalooyin wax yaabo cagaara ay kujiraan. boorka meesha ku qoranyahayna waa cadaan iyo madow ayuu kakooban yahay.

Meshaan waa baraxad waxaa ku dhusan guri Fila ah kalarkiso uu jala yahay pinan qalin ayaa darpiga ku dhagsan jiingada waa qalin fustada meesha saran waa cadaan alpaapka waa qalin daqada waa madow

Meshaan waa garoonka bnooniga lagu dheelo niman badan ayaa joogo gudaha qaxaa ku jiro shan nin oo banooni dheelayo fuunad caadan ah iyo fuunad paluuga ah ayey wataan panooni ayey dhelayaan

Meshan waa mel banan ah waxa yalo labo saxan oo saran afra barkin kalarka waa madow io qalin io basli io jale

Meshanwaa meel qol gabdho ku jiraan gabrna wey taagan tahay mudna wey fadhisaa midna wey taagantahay xijaap cadaan ah iyo xijaap cadees ah ayey wadataa kursi gaabana wey ku fadhisaa daha meesha ka muuqada waa guduud iyo dahapi

Mehaani waa mel lami ah waxaa maraya gai qashiinle ah waxaa tagan sedax naag oo qadhinka dhibaya ninna gariga ayuu ku jira bajajna way maraysa oo gaduudan

Meshaan waxaa inoo yala miis alwaax oo qaxwi ah mashiinka wax lagu shiido iyo baaquligiisa mashiinka mashiinka waxa uu kakooban yahy madow iyo qalin

Meshaan waa meel banaan aha dhulka waxaa yala labo kaboo caaga ha waa cadaan kalaradunu ay yahay cadaan iyo jaalo darpigana waa darpi cadaan

Meshan waa mel iskuul ah aaxa fadhiyo wll banan waxa yalo kuraasman wllsha waxey waatan shati cadan ah dirbigan waa jale daqadan waa qalin

Meshani waa suq lagu gado sakoyin iyo sharar cadcad iyo sakoyin seytuuni ah iyo funanad gaduudan

Meeshaani waa meel banaan oo armaajo yaalo kalarkiisu yahay cadaan nin ayaa taagan waxuu gacata kuhayaa jaakad, jaakada kalarkeedu waa madow miiska meesha yaalna waa dahabi.

Mashaein waa mel lami ah waxaa maraya gawari iyo nimna bajaj saran jale iyo gaduud ah iyo gari cadan ah

Meshani waa barxad waxa joga ilmo yaryar Oo fara badan waxbay kubaranayan dharma ay watane wa shati you cadcadah Bugag cadanah ayey gacanta kuhestan

Meshaam waa meel maqaaxi ah Qolkaan waxaa jooga wiilal fara badan waxaa yaala mashiimo fara padan oo kafeega lgu sameeyo mashiinka waa qalin iyo madow iskugu jiro

Meshaan waa meel iskuul ah waxaa jogo lapa wiil iyo hala nin waxey wataan qamiisyo iyo koofi cadaana ah koobka waa cadaan kuraasta ey ku fadhiyaan waa madow iyo qaxwi

Meshan waxaa inoo yala mis waxaa saran saxan cadan ah iyo kob cadsn ah oo shax ku jiro saxanka waxaa saran rodi kalarkisu yahay dahabi

Meshani waa la mi waxa marayo bajaj farabadan iyo dadba marayo kalarka bajajka wa bulug iyo gudud iyo bulug gedo aya kabaxayo meshas

Meshani waa lami waxaa maraya gabdho aad ubadan madaxa waxaa ugu xiran maro gaduudan iyo dhar cadan ah

Meeshaan waa qol waxa yaallo kuraasman kalarkiisu caddaan yahay miiska kursiga waa maddow lugaha hoose waa qallin dhulka hoose waa caddees degdeg waa caddaan

Meshan miis ayaa ino yalo waxa saran seesar io koob sesarka wacadan kobkanah bakadka waa cadan io cagaar timir ayaa saran sesarka

Meeshaani waa hool banaan ah waxaa fadhiya labo nin. Ninka ugu sukeeya waxuu wataa suud qalin ah iyo shaati cadaan ah, kuraasmadu meesha ay yaalaana waa cadaan, hoolka kalarkiisuna waa kalar cadaan ah, miiska meesha yaalana waa miis cadaan ah.

Meshan waa mel banan ah waxayalo bumo io sarwal dhulka oow yalo waa dahbi bumod waa madow shatiga waa madow alwaxa ow kujoro waa dahbi

Meeshaan waa hool waxa fadhiya nimman iyo naago waxa yaallo miis kalarkiisu yahay qallin waxa saarran siddex caag oo caaffi ah kallarkoodu oo balluug ayahay kurraasmada ey ku fadhiyaan waa ku raasman caddaaan ah darbiganah kallarkiisunah waa caddaan

Meeshaan waa meel banaan waxaa kufidsan luumi oo dufduf cadaan ah waxaa yaal dirac iyo garba saar. Garbasaarku waa saytuun, diracana waa cadeys iyo saytuun isku jira iyo gaduud iyo buluug maari.

Meshaanw axaa inoo cagag toban iyo lapa xabao ah karkiisana u yahay kalar baluuga ah waxaa kudhax jiro shey jaala ah bac ayey ku jiraan cadaan ah

Meshan wax ino yalo qalimo badan oo bakad oo kalrkisa yahay cadan io buluug io jale kalarka bakad waa jale io baluug maari io saytuun

Meshaani waa qol waxaa yala hal miis iyo hal kursi miiska wa cadaan marada ku fidsana waa cades labada kursine waa qalin darpiga wa casaan falaawarka korsarana waa cadees

Meshani waa wado jid ah waxaa maraya gari cagafcagaf ah wasaqda aruurinaya kalr kiisu aaa madow iyo jaalo wax ku dhex jira nin wadaya gurigas derbiguusi waa jalo

Meshan waa dukan armajadan waxaa saran bakado iyo cagaag iyo shambo midabadoodu waa bakad madow iyo jalo iyo gaduud caga shambadana waa jalo cagaaga kalana waa gaduud iyo cadeea iskugu jiran

Meeshan waa meel barxada ah waxaa isuhu imaaday gabdho badan waxay wataan calanka soomaliya buluug iyo cadaan ah kuwo qaar waytaaganyihiin kuwo qaarna way fa dhiyaan kuuraasmada ay ku fadhiyaana waa buluug iyo cagaar iyo jaale

Meeshaan waa miis waxaa yaalo caagag kalaradoodu uu cadaan yahay istiikar warqad ah ayaa ku wareegsan caaga waxaa gudihiisa ku jira saliid oo madow ah

Meshan waa jiko waxa kadhisan armaajo qeebta kore waa cadan qebta hose waa madow dhagax saran waa qalin mutulelkan waa cadan io madow darbigan waa cadan

Meshan waa miis dhalo ah waxaa inoo saran kartoman aad ubadan midankodu waa cagar qalin madow cadees qaxwi gaduud

Mashani waa carwo waxaa lagu gadaa dharka caruurta waa jakado iyo surwalo madow dirbiga guriga waa qalin

Meeshaan waa meel banooni lugu dheelo, shan wiil ayaa taagan waxay wataan fanaanado jaalo ah midi waxa uu wataa surwaal baluug ah wax ayay fiirina hayaan. Garoonkana waxaa kufidsan roog cagaaran.

Meshani waa Qol waxa yalo lix kursi iyo miis iyo dhalo iyo armaajo iyo mis darbiga ku dhisan dahu wa cadan armajadu wa cadan dhaladu wa madow misku wa cades kuras Madu wa Cades

Meeshaan waxaa inoo yaalo saxan dahabi ah oo keekku dhex jiro keeka kalarkiisa waa cadaan hoos waxa lagu malaasay waa canbe falaawerkana waa canbe saxamada agtiisa yaalana waa cadaan

Meshani waa wado waxaa mari gabar xijab qalin wadata waxaa yala dhax xaan wawayn oo jajabsan derbigana waa jalo iyo madow

Meshan waa qol waxa yalo fadhi oi mis oi roomi fadiga waa qalin romigan waa qalin misgan waa qalin io dhalo darbigan waa cadan

Meeshaan seddex nin ayaa taagan waxay hayaan mishiin oo fiilo kudhex jirto. labo nin fanaanadoodo waa cadaan. Midna koofidiisu waa cadaan jaakaduna waa cagaar iyo shaati cadaan ah ayuu wataa.

Meeshaan nin ayaa fadhiyo wuxuu wataa shaati buluug maari ah gacanta wuxuu ku hayaa galaas dhalo ah waxaa ku jira cabitaan qaxwi ah korna waxaa oogu walansan falaawer cadaan ah

Meshan waxa ino yalo mobelo badan nin aya gacat kuhayo mobelka kalarkisa waa madow mobelka dhulka yalo waa madow falawar gaduudan aya xaga iga muuqdo io mis cadan ah

Meeshaani waxaa inoo yaalo digsi kalrkiisa uu qalin yahay waxaa ku dhex jiro koosto oo cagaaran meesha uu yaalana waa meel banaan ah oo bacaad ah

Meshani waa meel dukaan ah armaajada waxaa zaran bakado armaajada midabkeedu waa qlin baakadaha midapkoodu waa gaduud iyo paluug iyo seytuun

Meshan waa guri filo ah kalarkis waa qahwi io cadn io cadees iogaduud jigad koro waa qalin

Meshan waa mel banan ah waxa yalo bakad oo madow ah waxa dulsaran kobo kalrkoda waa cadan io qahwi dhulkan waa cadan

Meshaan waa meel banaan aha waxaa yaalo caag cadaana ah waxaa ku dhax jiro surwaal kalrkiisu uuyahay kalar dameeri ah dhulku waa cadaan darpigana waa cadees

Meshan waa mel barxad ah waxaa ku gardinaya wiilaal cidan ah rooha dhulka yala waa cagaar iho gaduud calanka gacanta ku wataan waa calan baluuga ah

Meshan waaxaa yala cag madoow ah waxaa kujira kul katinad iyo dhego ah jijin iyo faranti kul ka samaysan kalarku waa cadar iyo dahabi

Meeshaani meel wado ah waaye waxaa maraayo gaari iyo niman. gaarigu waa hoomay kalarkiisu waa qalin. Nin ayaa maraayo iyo bajaaj.

Meshan waa mel banan ah waxayalo caag cagan ah waxa kudhex jiro sarwal kalarkis yahay madow dirbigan waa cadan

Meshan waa meel banaan ah maro madow fidsan waxaa yala laba sazan bakeeri qando iyo caag labada saxan aaa cadan galasku waa qalin bakerigana waa cadan wax jala ah ayaa ku jira wax buluga ayaa ku jira

Meshaan waa mel babuur mareeso waa mel gawarida lgu barto gawaaridu waa cadan nin ayaa halkaan tagan gariga nin ayaa ku dhax jiro oo wadaayo

Meeshan waa armaajo kalar keedona oo yhy qaxwi waxaa saaran afar caag kalarkiisuna yhy labada kalene waa cadaan

Meeshaan waxaa inoo yaala fariij waxaa kujira jikin kala duwan oo kalarkoodu yahay bacda ay ku jirtaan mid waa buluug midna waa cadaan midna waa jaale.

Meeshaani waa qol waxaa fadhiyo labo nin miis ayaa horyaalo kalarkiisa dahabi yahay labo bakeeri iyo labo feesar ayaa horyaalo waana cadaan labo caag oo caafi oo buluug ayaa horyaalo laabtoobka waa qalin suudadka ay wataana waa buluug shaatiga ay wataana waa shaati cadaan iyo shaati buluug maari

Meeshaani waa barxad geedo faro badan ayaa kabaxaya waxaa yaal seddex kursi iyo hal miis. maro ayaa kudaboolan miiska waana dahabi, kursigana waa dahabi.

Meeshaan waa meel banaan waxaa yaalo caag cadaan ah waxa ku dhex jiro shaati kalarkiisu uu yahay Madow iyo dahabi isku dhex jiro.

Meshanwaa meel barxad oo bacad ah waxaa joogo wilal fara badan waxaa amroyo Gari qalin ah waxaa kaloo marayo mooto lugu heeda madow yahay waxaa saran wiil yariis ah iyo nin ween oo koofi cadan ah wato

Meshaan waxa yalo armaajo ey saaran yihiin burshaka biyaha lagu capo armajada kalarkeedu waa dahpi purashada waaaa puluug pazali qalin madow isku jiro jala iyo cagaar isku jiro

Meshaani waa mel isgoos ah waxaa maraya wiil iyo gabar iyo bajaaj gaduudan meshu waa bacaad jingaduna waa qalin birta kor looqadayana waa cadan

Meeshaan waa barxad wiilal iyo gabdho ayaa iskugu imaadeen wayna fadhiyaan, wiilka dhexda taagan waxuu wataa macawis jaale ah iyo shaati jaale ah.

Meeshaan waa darbi oo kalarkiisu uu yahay caddees waxa ugu yeerrey surrwaal iyo fannaanad kallarka fannaanada waa maddow kallarka surwaalka waa maddow alwaax bihilli ayaa ku dugul sugan

Meeshaan waa meel banaan ah waxaa yaal saxan waxaa ku dhex jiro baasto kalarkeedu dahabi yahay. Saxan ka kalarkiisuna waa cadaan. waxa ku dul daasan shay cagaaran.

Meshan waa mel banan ah oo roog lafidiyay wana cadan waxa dulsaran cag madow ah waaxa kudhex jiro katinad oo oo dahbi ah

Waxaa yaalo meshan borsoyin kalan nooc ah kalarka uhoreeyo waa paluug iyo saytuun iyo cadees dhulkana waa cadees

Mishaan hool waxa ayalo koraas badan korsta midapkoodu waxa uu ka kooban yahy qalin miskana waa qaxi niman ayaa fadhiyo oo shatiyaal cad watao dapiga hoolkana waa cadaan

Meshani waa mel banan ah waxa yalo sacad Kalarkedu uyahay bulug sacad labadne kalarkedu wa madow mesha ay yalan waa Mel cadan labo bakad oo cadan ah aya mesha yalo

meshan waa qol waxa yalo lex kursi io miis daha io armaajo lexd kursi waa cadan io madow miskan waa qahwi io cadees dah waa qahwi armajadan waa cadan

Meeshaani waa barxad wayn waxaa yaala ubax ayaa kabaxaayo darbiyada uu kasameysan yahayna waa qalin, birtana waa qaxwi, dhulkuna waa qalin.

Meshaan waa meel bana waxaa yaka falaawar geedka uu ku dhaxjirana wa cadaan dhagaxaan oo kuskuusan ayaa ku jiro shabaqa oo ku wareegsana waa dahapi falaawarku waa cadan cleemahana waa caleemo dhaadher ah

Waa jigko waxa ka saameesan armaajo dhulkaay armaajo oo darbiga ah kalarka armaajiga waa qaxwo Kan dhulka yaallo oo armaajo ah dhagaxa saaran waa madow iyo caddaan isku jirra darbiga waa caddaan daaqada waa qallin

Meeshaani waa wado waxaa yaalo gaari cagaf cagaf ah, kalarkiisu jaale iyo madow uu ka kooban yahay. geed baxaayo ayaa ku yaalo meeshana waa meel qorax ah oo ladhisaayo oo laami ah.

Kani waa qol waxaa yala takaban iyo miis iyo dah daha waa qaxwi birta daha suran waa dahabi takabanka waa cadan misku waa madow dhulkuna waa mutulen cadan ah

Meeshaan waxaa inoo yaalo labo caag ito okiyalo labada caag waa caag kareen ku jira kalarkiisa uu yahay buluug iyo cagaar okiyalaha midabkiisa waa madow meesha uu yaalana waa meel dhalaal

Meeshaani waa meel banaan ah waxaa yaalo labo kabo oo maro ka sameysan meesha uu yaalo waa cadaan kalarka iyo wuxuu ka koobanyahay cadays

Meshaani waa qol oskuul ah waxaa joogo wiilal iyo gabdho kuur ayey ku fadhiyaan iyo shaati cadaan ah turaxdo paluuga ah ayeey wataan kuraasta ey ku fadhiyaana wa jaalo darpigana waa cadees

Meeshaani waa barxad gabdho iyo wiilal ayaa iskugu imaadey, waxay kufadhiyaan kuraasman madow ah, waxayna gacanta ku wataan calanka soomaaliya. Calan buluug iyo cadaan ah, calankii ayaa sidii garbo saar camal ugu xiran.

Meeshani waa qol waxaa joogo shan nin midna taaganyahay suud bulug ah wato midna wuu fadhiyaa suud buluug ah ayuu wataa iyo shaati cadan ah oo diil diilimo bulug ah leh laabtob ayaa horyaalo qalin ah kursi dahabi ah yay ku fadhiyan cag caafina wey horyaalan

Meshan aa hool aroos ah miis iyo kuraas ayaa yaalo waxaa dul saran miiska cagad caafi oo baluug ah mara dahapi iyob cadaa kakaoopan ayaa ku fidasan falaawar puluug iyo cadan ah wuu korsaran yahy kursigana waa dahapi

Meeshaani waa qol waxaa dhex yaalo armaajo tawleed ah waxaa saaran cataro iyo baraafuuman ayaa saaran iyo kareem kalarka armaajada waxuu yahay qaxwi iyo cadeys darbiga waa cadeys dhul kuna waa mutuleel.

Meeshaan waa meel cadaan ah korkeeda waxa yaalo katiin iyo faraanti iyo dhago kalarkiisuna uu yahay katiinka qalin iyo madow faraantina waa qalin iyo madow dhagahana waa qalin iyo madow.

Meeshaan waa meel barxad ah wiilal yaryar ah ayaa iskugu imaaday iyo gabdho. waxa ay wataan wiilasha shaati yaal cadcad ah iyo surwaal buluug ah, maamadu garba saar cadaan ah ayay wadataa calanka soomaaliyana gacanta ayay ku heysaa oo cadaan iyo bulug ah.

Meshaan waa miiis pluug aha waxa ayaal Kulal oac ayey ku xirantahy kuulasha kalrkiisa waxaa wayee kalar cadana h

Meshan waxa ino yalo cijaha lagashado oo bakado kujiran kalarkodu waa madow cijiha waa madow io basali io jale

Meshani waa carwo waxaa suran sakooyin iyo shatiyal ah sakoyinka midabkoodu waa jalo iyo basali sharakana waa bulug bar bulgu ha iyo mid cadan ah

Meeshaani waa hool gabdho iyo wiilal ayaa fadhiyaan. Maamada ugu soo sukeyso kursi madow ayay kufadhisaa taraaxad buluug ah iyo xijaab cagaaran ayay wataa, gabadha kaga daaleysana waa xijaab madow, wiilkana waa shaati cadaan ah iyo surwaal madow ah ayuu wataa, boorso ayay gacanta ku wataa maamada.

Meeshaan waa tukaan oo qol ah waxaa yaalo cabaayado iyo saakooyin kalaradoodana uu yahay madow qaxwi cadays dahabi iyo basali miiska meesha yaalana waa miis dhalo ah darbigana waa cadaan

Meeshaan waa hool seddex nin ayaa taagan waxay gacanta ku hayaan calan buluug ah u shana waa dahabi dharka ay wataana waa cadeys darbigana waa bulug maari.

Meeshaan miis maro saaran maradu cadaan ay tahay waxaa yaalo saxan iyo baaquli. Baaquliga waxaa kujira shay jaalo ah saxan kana waxaa kujira hilib gaduudan qudaar oo diyaar san oo ka kooban cagaar iyo dahabi iyo gaduud, ukun jaalo iyo cagaar ah.

Meeshaan waa hool waxaa yaalo miis dheer waxuu ka kooban yahay toban iyo labo kursi. Kursi kalarkiisu yahay qalin iyo qaxwi. miiskana waa cadeys waxaa saaran baakad iyo faloowar cagaaran.

Meeshaani waa qol waxaa yaale armaajo tabaleet ahiyo kursi yar oo lagu fadhiisanaayo armaaja waa cadaan iyo madow kursiga waa cadaan iyo madow darbiga waa cadays albaabkana waa qaxwi

Meshan waa hol niman iskugu imaden waxa joga Afar nin Labonin ayaa usosokeysa mida waxa wata suud balugmariah shatibalugmariah midna Sud cades ah iyo shaticadan ah okiyala madow ah ayuwataa cagqaxwi okafey kujira ayaa Ag yaalo

Meeshaan waa meel dhismo ah oo guri darbi la dhisaayo waxaa yaal dhagaxman oo faro badan iyo biro iyo alwaaxyo iyo ciid.

Meeshaani waa miis maro cad ku fidsan waxaa yaalo saxan oo dahabi ah waxaa dul saaran macmacaan buskud dahabi iyo bujiyo dahabi ah

Meshani waa carwo waxa yalo cabadayo cabayada usoo sakesu waa madow goono aya aya gadal kajirto oo Qaxwo oQalin ah iyo surwal bulug mari ah Albabka wa cadan darbiga wa cadan

Meeshaan waa meel wado ah waxaa joogo gabdho shan iyo wiil waxay wataan iskoobo iyo budaal, danbiil. Dhulka ayay xaaqahayaan wayna taag taagan yihiin.

Meshan waa mosqul kalarkeda waa cadan leerka waa cadan tujiga waa cadan kana wajiga laku dhaqanayo waa cadn daqadan waa qalin

Meesha waaa meel mugdi ah waxaa taagan shan nin waxay wataan shaatiyo iyo suudad shaati cadaan ah mid bulug mari shati kaloo cad shati kaloo cades shati basali shati cadaan iyo koofi cadees ah

Meshaani wa meel bonooni lagu dheelo waxaa fidsan roog cagaar ah waaxaa tagan niman fara badan waxey wataan funaanad cagar ah kan dhaxda ku jiro aaa qamiis cadaana ah kangesska waa funad madow

Meshaani waa isguul waxaa yala kuraasman cadan ah waaa fadhiya gabdho iyo wiilaal oo shatiyo cadana wataan iyo gabdho xijab jala ah watan shatiyal warqad ayeey gacanta ku hayan

Meshaani waa carwo waxaa yala xijaapo kalrkiisa kala duwan yahay waxaa upadan karka seytuuniga ah iyo kalarka puluug Maria h

Meshaan waa carwo waxaa lagu gadaa macwiiz iyo cimaamad macmuuzta kalarkeedu waa cadan guduud qaxwi zaytuuni iyo cagaar

Meeshaan waxaa yaalo baaquliyaal midabkiisu uu yahay qalin. Waa labo baaquli waxaa kujira hilib gaduudan iyo basal, kabsar cagaaran ayaa dusha oga daasan.

Meshan waxaa fidsan mara guduudan iyo cadaan iyo jaalo waxaa yaal biib xiran mesha marada ku xirana waa cadaan waxa ku xiran mara yar oo qaxwi ah

Kuukar ayaa yala kuukarkan kalr kiisu waa madow waxaa saran jelmed iyo digsi digsiga qalin waye kalar kiisa jelmedana waa qalin derbigana waa cadan

Meshan waa mel lami ah oo lahagajiniyo dad ayaa marayo bacaad aya lgu shupayaa gari cagaf cagaf ayaa tagan oo kalarkiiso yahay madow nin ayaa meesha tagan gaariga agtiisa

Meeshaan daah ayaa surran dhahaa oo kala nooc ayaa kakooban yahay caddaan iyo xidig caggarran ah geesi kalenah waa cagaaro oo liisha ah xarrig caddaan ah ayaa ku xirran

Meshaan masajid wayee walagu tukanaa wilal badan ayaa joogo ninka ugu soo sokeeyo waxa uu wataa cimaamad gaduudan iyo koofi cadaana ah qamiis paluuga ah makarofankana waa qalin iyo madow

Meshan waa caro waxa yalo sad qafiif aha iyo garpa saaro iyo gor garodo kalrka waxaa wayee sad qafiif ah qalin iyo cagaar qalin iyo guduud jaalo iyo puluug garpa saar paluug meeri ah mid qafii madow ah sad qafiif cadees ah iyo sad qafii cadaana h

Meeshan waa dhulbanaa waxaa yaalo caag madow oo ku dhex jiro bacaad iyo dhagxaan waxaa kadhex baxaayo falawar oo cagaaran ah calee mahoodane ay dhaa dheer yhiin

Meshan waxa Qol karkisu uu ka kobanyahay Dahabi daqada wa Qalin daqada kalane wa Qalin lerku wa cadan mutulelkane wa dahabi

Meshani waa mel hol ah waxaa iskugu imaday wiilaal iyo gabdho kurasmankaay ku fdhiyan waa gaduud iyo buluug sedax gabdhod usoo sokeeyan cabayad madow ayeey waatan iyo turaxado jalo ah iyo iyo qaxwi borso madow na waa watan

Meeshaani waa qol waxaa dhex yaalo sariir, katabaan iyo koobadiin. Sariirtu waa qaxwi, koobadiinku waa cadaan iyo qaxwi, go'a sariirta ku fidsana waa buluug maari iyo cadaan, darbigu waa cadaan, katabaanku waa madow.

Meeshaani waa masajid rooga fidsana waa guduud iyo cadays darbiga waa cadaan nin ayaa dhax taagan shaati buluug ah wato

Meshan waa lami waxaa maraya gari cadan ah iyo afar nin oo dugan wexey ku dugan yihiin falawar derbigana waa derbi qalin ah

Meeshaani waa tukaan waxaa yaalo timir iyo baakado iyo buskodyo. Buskudku waa gaduud, timirtuna waa qaxwi iyo baakado kale oo jaala ah ayaa yaalo oo shukulaato ah iyo cananaas.

Meeshaan waa laami waxaa maraayo bajaajyo faro badan kalarkeeduna uu gaduud yahay meesha ay marahayaana waa bacaad nin ayaa maraayo, gaari cad ayaa taagan meesha.

Meshaani waa hool waxaa joogan niman miis ayaa dhex yala mara buluga ayaa ku fidsan warqado cad cad ayaa saran midna wuu tagan yahay kurasta mesha talana waa jaalo miskuna waa buluug

Meshan wa mel hool ah waxaa fadhiyo niman badan gal nin qamiis cadaan wato cimamad guduudan waxuu wataa puug cadan ah waxbuu qorayaa

Meeshaan waa meel banaan waxaa yaalo miis dheer waxaa fadhiya afar gabdhood iyo hal wiil ah, shan caag caafi ah ayaa yaalo. Midna jaale ah midna madow ah labo gabar waxay wataan xijaab cadeys ah. Gabar waa xijaab jaalo, gabar na waa xijaab qaxwi ah iyo hal wiil oo shaati cadaan ah. Kursi qaxwi ah ayay ku fadhiyaan gadaashoodana dad ayaa jooga.

Meeshaani waa hool iskuul ah waxaa joogo wiilal faro badan hal mida waa taagan yahay kuraasman jaalo ah ayay ku fadhiyaan waxay wataan shaati cadaan ah dhaati basali ah iyo shaati buluug maari ah sabuurad cadaan ah na way taala meesha dabiguna waa cadeys albaabkuna waa qaxwi.

Meshan waxaa yalo caag madow waxaa ku dhaxjiro katiin iyo dhago katiinka waa dahpi dhagaha wa dahapi gacta waa dahipi darpigana waa cadan iyo madow dahipi isku jiro

Meeshaan labo naag ayaa fadhisa midna xijaabkeedu waa madow yahay midna xijaabkeedu waa cadaan yahay indho shareero madow ayay wataan. Ookiyaalaha ay wataana waa qalin, darbigana waa cadaan.

Meshaan waa meel banan ah qoraxdana ey sii dhaceezo waxaa mraayo sadax geel iyo hal wiil geed ayaa ka paxaayo dhulkaas dhul cagar kapaxaayo weeye

Meeshaan waa meel banaan ka kooban yahay dhulkiisa madow iyo cadaan, cadeys waxaa yaalo alwaax madow ah waxaa suran katiinad kalarkeedu uu yahay dahabi iyo gacan ayadana kalarkeedu uu yahay dahabi.

Meshan waa mel wada ah oo laxaaqayo waxa jooga shan gabdood waxeyw ataan iskoope iyo padeel paldi oo caag ka sameesan

Meshaani waa meel dhala aha waxa ayala caag madow ah waxaa shan katiinad kalarkiisu uu yahay dahapi meesha uu yalo waa meel dhalo ah

Meeshan waa qol ween waxaa yala kuraas badan iyo miis kuraasta kalarkoodu waxa uu kakoopan yahy cadees miiskana waa qaxwi mara guduudan ayaa saran falaawarka sarana waa cagaar dhoomka meesha ku jirane waa madow

Meshaan waa iskuu waxa yala kurs iyo misas kurasta midpkoodu waa dahapi waxaa fadhiyo wilal badan oo shatiyo cadan wato miiska waxaa saran lapo puuug

Meeshaani waa qol waxaa yaalo sariir iyo tawleed armaajo ah. Sariirtu waxay ka kooban tahay cadaan iyo dahabi, leyrka waa dahabi, daahana waa qaxwi iyo dahabi, mutuleelkana waa cadaan.

Meeshaani waa meel banaan ah dhulkeedana cadaan uu yahay mutuleel uu yahay waxaa yaalo funaanad kalarkeedu uu ka koobanayahay saytuun oo biyo biyo ah kalar oo waxaa ku buufsan oo madow ah caaga ku jirana waa caag cadaan ah

Qolkani waa qol hol ah waxaa yaha miis dheer maro cadan ayaa saran waxaa yala labtoob cadan ah iyo cagad cafiya oo bulug ah borso madow ah

Meshan wa Qol darbigisu kakobanyahay kalarkisu cagr daQada kalrkedu wa cadan letks wacadn mutulelka dhulka cadan iyo madow isku jiro wayo

Meshan waa hool kurasman eey yalan kurasta kalrkod waa qahwi io cadees miska waa qahwi dhulka waa qahwi dirbigan waa qahwi io madow

Miiskan waa miis cadana ah waxaa inoo saran kapooo ganar gacanta ku heeso kalarkiisu oo kakoopan yahy madow kalarka banaabka wa qalin birta ku qoraf sana waa pir dahpi aha

Meeshaan waa gurri la dhisaayo waxa dhaxtaagan nin garran caddaan iyo surwaal madow waxa yaallo bulkeeti dhagaxman gurri la dhisaayo waaye waxa meesha ka muuqdo geeddo baxaayo dhulkaan waa dhul bannaan oo dhismo ku socoto

Meshan waa meel bana ah oo mugdi ah waxaayala bakeeri oo na ku jira maraq iyo liin dhahan dusha kasaran yihiin bakeerigana wuu cadyahay weel yaroo agyaalo oo caag cadaana ah waxaa ku dhax jiro biyo gaduudan

Meshani waa hol kuraasman fara badan ayaa yala kalar koodu wuxuu ka koban yahay qalin cadan ah iyo cadan iyo hadabi ayeey ka koban yihiin mis maro dahabiya saran oo cagad cafiya saran iyo tarmuus cadan ah falawar cadan iyo basali iyo calanka somaliyaa

Meshan waxaa yala mator waxaa ag jooga wiil dhar buluga wata matorkuna waa madow iyo derbi cadan ah

Meshanwaxa inooyalo sadax gazac oo capitaan ah kalarkoodu waxa uu kakoopan yahy pazali cadaan iyo jaalo midka kale waa cadan iyo fiyool iyo cadaan

Meshani waa mel wado ah oo bacaad ah waxaa maseysa bajaj dabaq djeer oo qabyo ah an dhisneen ayaa mesha ku yala tabeele ges ka cad gesna ka madow ayaa mesha yala guri rinjigiisu yahay buluug iyo bajaaj gaduuda

Meshan wa dhul cadaan iyo puluug iyo iskugu jiro waxaa yalo jajarka madaxiisa kalar kiisu uuna yahay çadan waxa ku qoran kalrkiisu yahay qali

Meshan waxa ino tagan caag bobolo ah oo kalrakis yahay cadan waxa kudhexjiro fanand oo sedax kalra ah madow io gaduud io cadan darbigana waa cadan

Meeshaani waa hool banaan waxaa yaalo Internet oo labo nooc ah midna waa cadaan iyo cagaar iyo jaajar madow iyo qaybisada darbiga la galinaayey iyadana jaajarkeeda wadato oo madow ah Internet ka kale isna cadaan iyo fiyool warqad oo fiyool ah ayaa ku dhagan dhulkana way yaalan darbigana waa cadaan

Meeshaan waa dabaq hoostiisa oo barxad ah waxaa yaala kuraasman badan niman faro badan na way fadhiyaan, geedo ayaa kabaxaayo kuraasmaduna waa kuraasmo cadaan ah miisaskuna waa cadaan dabaq ayaa halkaas kasoo jeeda kalarkiisu cadeys yahay.

Meshan waa wado obacad Lagusamey nayo wadoladhisayoahwil ayamarayo cagaf cagah ayaa halkasyalo kalarkedu uyahay jalocagahana waamadow

Meeshaani waa qol waxaa yaale sideed kursi iyo miiskooda iyo miis yaroo u korsaaran kursiga waa qalin iyo qaxwi miiska waa qaxwi falaawerka darbiga ku dhagan waa qaxwi caleenta kor saarana waa qaxwi darbiga waa cadaan dhulkana waa cadaan

Meeshaan nin ayaa taagan wuxuu wadaa buugaag midna gacanta ayuu ku wadaa midna madaxa ayuu saaranyahay armaajada waxaa ku jiro buugaag armaajada kalarkeeda uu cadaan yahay ninba wuxuu wataa fanaanad cadaan iyo buluug iskugu jiro shaarka uu watana waa cadaan ah

Meshan waxaa yalo caag madow waxaa ku jiro katiinad dhagao dhago iyo farnti katiinadu wa dahapi farantiga wa dahpi meesha uu yala wa meel cadanaa ah

Miskan waxaa saran ubax caguu aaa madow caradana waa madow falawarkuna waa cagar waa falawar dhee dheer miskuna waa qalin

Meeshan waxaa inoo yaalo labo saxan oo cadan ah midne bariis cad ayaa kujiro midne hilp gudoodan ayaa kujiro ban banooni cagaaran ayaa kujiro iyo ansalaato cagaaran

Meeshaan waxaa yaalo boorso oo gabar gacanta kuheyso labo gacmood ayay ku heysaa. Lacag ayay ku rideysaa, meesha ay saaran tahayna waa meel cad. Lacagna dhulka ayay taalaa.

Meshaan waa meel bana waxaa inoo yala lapo paakad iyoblapo caagad paakada kalarkeedu mid wa cadan iyo pazali iyo seytuuni caaga mid cadan iyo pazali cagakalne waa cadees warqada ku wareegsana waa cdan

Qolkaani waxa inoo dhexyaalo sariir iyo koobadiin sariirta cadays iyo cadaan ayey ka koobantahay labo sariir ayaa ku dhex jirto ayadana waa cadays koobadiinkana waa cadaan darbiga waa cadays dhulkana waa cadays

Meeshan waa baraxad shamiinta ah waxaa joogo ciyaartooy waxay ku dhelayaan banooni waxayna wataan funanad oo saytuun mid guduud ah mid basali ah funaanad cad ah darbiga calan somaliya ayaa kusawiran waana cadees

Meshani waa garoon kubada lagu ciyarayo roog cagaran ayaa yala waxaa joogan wiilala funanado jalaa watan iyo surwal madow watan

Meshaani waa masaajid niman badan ayaa joogo masajidka apapkiisa waa qaxi darpigana waa cadaan nimaka meesha fadhiyana kurasta ey ku fadhiyaan wa baluug qamiisyo cad cad ah cimaamado guduudan iyo koofi cadaan ah qamiis madow ayey wataan

Meeshaani waa banaan waxaa jooga afar nin karoofan madow ayey wataan way hadlaayaan boorka ka danbeeyana waa boor buluug ah ninka hadlaayo wuxuu wataa shaati cadaan ah iyo suud qalin ah

Meeshaani waa hool waxaa yaalo miis cadaan ah iyo miis kaloo cadaan ah iyo falaawer cadaan ah iyo cagaar ka koobanyahay waxaa saaran miiska baaquliyo cad cad ah waxaa ku jiro shay jaalo ah oo liin dusha ka saarantahay qaando oo qalin ahana way ka dhax suran tahay

Meeshaan labo saxan ayaa inoo yaalo waa labo saxan madow ah waxaa yaalo bur la soo dubay kalarkiisu dahabi yahay badhaa waa dahabi caag ayaa saaran oo wax dahabi ku jiro iyo baaquli yar oo qalin ah oo wax gaduudan ku jiraan

Meshaan wa mel babana ah kalarkeedu uu cadan yahay waxa yalo lapao kabo oo kalakiiso qaxwi aha kalarkana wa amadow iyo kuul yaroo dahpi dusha kasaran tahy

Meeshaani waxaa inoo yaala saxan oo cadaan ah waxaa kujira macmacaan kalarkiisu ka kooban yahay qeyta hoose waa qaxwi, qeybta dhexana waa cadaan, qeybta korana waa qaxwi, buskudka saarana waa qaxwi.

Meeshaan laabtoob ayaa inoo yaala baakad cadaan ah ayuu kujiraa laabtoobka qalin ayuu ka kooban yahay. Alwaaxa ka koreeyana waa alwaax cadeys ah, dhulka uu yaalana waa dhul madow iyo qalin iskugu jira.

Meeshaani waa qol isbitaal ah waxaa yaalo mashiina sariirta lagu seexinaayo kalarka uu ka koobanyahay waa qalin marada ay ku fidsantahayna waa cadaan madhiinka kor saarana waa cadaan barkintana waa midab daaha meesha ku dhagan waa cadaan

Meshan wa qol iskuul ah waxaa jogan gabdho iyo wiilal sadax wiil shaati cadan ayii wataan gabdhanaa xijaapo cadees ah kursi cadees aha ayey ku fadhiyaan safiito ayaa gadashoodo ah oo al waax kasameesan

Meeshaani waa qol armaajo oo saaran saxaman cadaan ah oo faro badan iyo mashiinka wax lagu kululeyo iyo sabaayad waxa saaran madow digsiga waa madow digsi kale waa qalin iyo saxamaan cadcadaan ah darbigana waa cadaan

Meeshaan waa armaajo kalarkeedu uu ka kooban yahay armaajo qeybta kore waa madow iyo cadaan. Qeybta hoosana waa madow iyo cadaan ,qeybta fidsana waa qaxwi, darbigana waa qaxwi iyo cadaan, mutuleel kana waa cadaan.

Meshani waa qol waxaa fadhisa gabar wadata xijab cadan ah mis alwaxa ayaa hor yala oo dahabi ah waraq cadana ayeey wadata daha mesha ku xira waa gaduud iyo dahabi gurigana waa jingad qalin ah

Meeshaan waa miis dhalla ah waxa yaallo caag qallin ah waxa saarran katiinaddo affar xabo ah katiinadahaas qallin waaye affarta xabbo waa qalin

Meshan waa mel banoni laku dhelayo wll aya banoni kudhelayo dharka eey watan waa baluug maari io baluug tiq ah io cadan

Mesjan waxa saran afra booro kalarkedu yahay baluug mari io gaduud io qahwi io qalin mesh oo yalo waa mel dhalo ah

Meshani waa meel hool ah oo dad badan iskugu imadeen niman iyo naago waxey ku fadhuyaan kursi cadaana sh gabsdha waxey wadaa capitaan jaalo taraaxad sey tun ah iyo capayad madow ah okiyaala madow ah ayey wadataa

Meeshaani waa meel madow ah waxaa yaalo biidso kalarkeedu dahabi yahay waxaa ku dhex jiro yaanyo gaduudan waxaa ag yaalo alaabo cagaaran.

Meshaan waa qol waxaa ku dhax jiro sariir iyo kur iyo miis sariita wa mado lugaheeda waa dahpi kursiga waa madow iyo kursi kale luguhiisa wa qalin korkiisana waa pluug uyo poorso madow ah

Meeshaani waa musqul cadaan ah rinjigeeduna waa cadaan. Darbigu waa cadaan iyo madow. Waji dhaqo waa cadaan, dhulkuna waa mutuleel oo cadaan ah ,muraayada kalarkeeduna waa madow iyo dhalo.

Meshani waa mel bacxad ah gedo fara badan ayaa ka baxaaya gedaha waa cagar xagan waxaa yala cag bulug ah oo isku dabool ah dhulka waa dhul qalin ah derbigana waa jalo

Meshan waa mis waxa yaala maro bulug ah iyo cabir xarig ah ojale ah gabar ayaatagan waxey wadata xijaab madow ah iyo indhashareer madow ah waxey cabireysaa xijaab obulugah miskana waa miscadan ah

Meshan wa barxad wax iskugu imaday wilal yaryar ah oo shatiyo cadan watan surwalo bulug ah wayna istag sanyihin mamo aya fadhiso karbisar cadan ah ayi wadata dushane Waxay kuwadata calanak bulug ah e kalarkisu cadanah

Meshaan waa mel banan ah waxa yaalo mopeel laptoo ah kalarka uu ku joro waa mopeel madow moopel kana waa madow messha uu yaalan waa mel cadaana ah waxa meshaans agteeda yaalo mopeel kale oo laptoop camal aha qof ayaa gacnta ku haayo

Meshan waa mel banan ah waxa yalo armaajo io caag cadan ah waxa suran caag suud oo dahbi ah bac aya kujiro caag suudkalena mesh oow yala

Meshaan waa qol sadx gaabdhood ayaa joogto iyo hal wiiil sadaxda gabdhood wey fadhiyaan miis cadaan ayaa hortoda yaalo iyo harqaan nin ayaa tagan meesha darpiga meesha waa cades Gabar waxey wada taa xijaap qalinn ah qabadha kalane xijaap qalin ah oo mugdiah iyo indha shareer madow

Meeshan waa qol waxaa yaalo sariir iyo joodari koomadiin sariirta waa cadaan iyo madoow iskugujiro joodarigana waa qaxwi iyo dahabi koomadiinka waa cadaan darbigana waa cadees

Meeshani waa qol waxaa yaalo miis alwaax ah waxaa joogo sadex wiil wiil wax ayuu qorayaa warqad ayuu wax ku qoraayaa qalin ayuu wataa qaxwi ah shaati cadaan ah ayuu wataa

Meshan wa mel banan ah oo miia yaalo waxaa fadhiyo nin sud qalin wato shati cadaana waxa ag yaalo mopeel qalin ah mopeel madow ah lpa caag caafi ayaa agyaalo iyo puug paluug ah aya agyaalo

Meshani waa qol waxaa yala mashinka kumbitarka ilmaha lagu firiyo kalrkiisu waa madow iyo cadan miskuu saranyahay waa miis cagar ah nin ayaa gaxanta ku firinaya

Meeshaani waa laami cusub oo lugu fidiyay kalarkiisuna waa madow nin qamiis wato iyo cimaamad gaduudan ayaa soo socdo gadaalna gaari ayaa kasoo socda oo kalarkiisu cadaan yahay geedo ayaa kabaxaayo meesha.

Meeshan waxaa yaalo miis oo cadaan ah midab dahabi aa ku jiro waxaa saaran tareen madow iyo cadan

Meeshaan waxaa yaalo baakado badan waxaa saaran baakad kale oo gacan ku sawiran kalarkeedu uu yahay kalar cadaan ah kan kale waa bulug maari ,kan kalana buluug tiq ah. baakadaha kala waa dahabi.

Meshani waa qol waxaa yala kurasman bir ah iyo miis kurastu waa qalin miskuna waa madoow dhukuna waa madow iyo qaxwi isku jira derbigana waa seytuun biba biya ah

Meeshaani roog ayaa fidsan waa qol roog fidsan, rooga kararta uu ka kooban yahay waa madow iyo cadaan, iyo cadeys dhulka deysta kalena waa madow armaajo ayaa deys ka muuqatl iyadana cadaan iyo dhalageyda.

Meeshaani waa dhul dhismo ku socoto dhulkeeduna waa godan yahay shan wiilna meesha dhismada ay hayaan. Waxaa kataag taagan biro. alwaaxa dhulka yaalana waa qalin, bacaad gaduudan ayaa meesha kudaasan, baabuurna halkaas ayuu marahayaa oo qalin ah.

Meeshaani waa qol waxaa yaalo armaajo darbiga ku dhagan iyo sadex kursi iyo miis dhulka yaalo armaajada kalarkeeda waa qaxwi labada kursina qaxwi waaye hal kursina waa madow miiska waxaa saaran geed oo dahabi ah calanka soomaliyo ayaa gees ka yaalo

Meeshaani waa qol albaabkiisuna waa xiran yahay. Qolka waxaa kadaaran leyr dahabi ah, darbigiisuna waa cadaan, korna waa madow, albaabkiisuna waa qalin mutuleelkuna waa mutuleel madow iyo cadaan iskugu jira.

Meeshani waa meel banaanah waxaa yaalo alwaax dahabiah waxaa saaran caag jaalo ah forkiisuna waa jaalo war qada kudhahgane waa cadaan

Meshani waa qol waxaa jooga nin waxaa ag yala miis waxaa usaaran laba caag oo cafiya gedka tishka lagu rito oo dahabi tisha ayaa ku jira mobeel madow ayaa yala buug ayaa uyala kursi madow ayuu ku fadhiya calanka somaliya ayaa uyala bulug iyo cadan ah

Miis aya yaalo waxa saran lapa saxan waxa ku jiro hilip gaduudan saxan kala ayaa yalo waxa saran muufo kalarkeedu dahapi yaahy seesar cadaan ah ayaa yalo pakeeri cadaana aha aya saran oakeeriga shaax ayaa ku jiro qaado qalin ayaa kor saaran dhinacaas kaala waxa yalo salar dahapi ah shey cadaan ah ayaa ku dhax jiro

Meshani waa mel banan ah waxaino yalo cag cadan ah wax ku jiro shati kalsrkiisu uu yahay cadan iyo madow darbiga gadashisa wa cadan Dhulka uyalo wa Cades

Meeshaan waxaa inoo yaalo qilimaam ay ku jiraan bacyo kalarkoodana uu yahay cagaar iyo canbi iyo cadaan cadaan iyo cagaar buluug iyo guduud intaas ayey ka koobanyihiin bacda ay ku jirtana waa cadaan

Meesha waa subermasrkeed waxa yaallo jibsi dhoor nooca ah jibsi ballug ah iyo jibsi gaduud gibji caggarran iyo jibsi cambe ah jibsi joollo iyo maddow ka kooban

Meshan waxa iyaalo bugag kalarkoda ukakobanyahay balug iyo madow iyo canbi waxakusawiran buugan wiil shaticadan wato buug gacantakuhesto

Meeshaani waa meel dhismo ah barxad banaan ah waxaa yaalo dhagaxaan oo darbi lagu dhisay iyo alwaaxyo la dhisay kalarkiisu dahabi yahay waxaa taagan afar nin gees waxa ka yaalo bac oo canbi ah dhulkana waxaa yaalo caro gaduudan ito dhagaxaan cad cad ah

Meeshaani waa meel madow oo shabaq ah waxaa yaalo shaati kalarkiisa uu yahay kalar cadaan ah diirmo diirmadiisa waa diirmo gaduudan iyo diirdiirmo madow ah

Meeahan waxaa yala iska falo armajo ah waxaa saran borsooyin laba xabo ah kalar kiisuna wuxuu ka koban yahay seytuni iyo cadan iyo basali madow qalin gaduud iyo caadees

Meeshaani waa meel banaan ah waxaa yaalo kursi iyo armaajo kursiga kalarkiisa waa madow lugaha hoosana waa qalin oo bir ah dhulka uu yaalana waa cadaan armaajadana waa madow iyo cadaan iskugu jirto

Meshani waa mel hool ah maqaxi ah waxaa fadhiyan afar nin kursi ku fadhiyan kursiga waa qaxwi iyo cadan miskuna waa qalin armajadana waa qaxwi derbigana waa maqoow

Meeshaan waa meel hool ah waxaa iskugu imaaday ardey badan oo niman ah waxaa joogo wiilal shaati cadaan ah wataan iyo wiilal shaati jaalo ah wata kursiga ay ku fadhiyaana waa kursi gaduudan.

Meshan mis ayanoyalo oAlwax ah waxa saran saxan cadan ah waxa kujira bariis hilibgadudan bardho dahabi ah karotojaleah Labodhalo ayaa gesihisa yaalan shey gadudan iyo sheycadan kujiyaan

Meeshaani waa hool kuraasmaan ayaa yaalo labo nin ayaa joogta kuraasmada waa cadaan maraa lagu fidiyey miiskana waamarada lagu fidiyey cadaan iyo buluug waxaa saaran caafiyaal iyo saxaman cadcad ah daahmadana waa cadeys iyo qaxwi

Meeshaan niman ayaa joogo waa meel hool ah niman badan ayaa joogo waxay wataan suudad kalarkooda qalin yahay midna waa bulug shati cadaan ah kursiyal cad cad ah ayay ku fa dhiyaan

Meeshaani waa qol waxaa yaalo saxaman qalin ah oo raashin kujiraan. Niman iyo naago ayaa joogo oo saxaman cadcad ah ku guranahayaan, meesha waxaa yaalo bariis cad, dahabi ah, gadgaduudan iyo qudaar cagaaran.

Meeshaan alwaax ayaa inoo yaala waxaa saaran labo baakad oo cad midna waa wayn yahay midna waa yar yahay. Baakad ka kalarkiisu waxa waaye jaalo iyo cadaan bakeeri cadaan ah ayaa ku sawiran.

Meshan waa qol hol ah niman ayaa joogan wexey ku fadhiyan kursi jala ah sud qalina ayuu wataa iyo shati cadaan ah ninka kalena suud bulug mariya iyo hshar cadan ah labtoob cadana ayaa uyala

Meeshaani waa barxad la isugu imaaday wiilal badan oo yaryar ah oo ku fadhiyo kursi alwaax ah barxada banaanka warqad ayaa ku dhagsan oo cadaan ah darbigana waa cadays nin ayaa albaabka hortiisa taagan oo shaati madow wato

Meshaani waa dukaan waxaa saran iskafalda diracyo bac weayan yaal ah kalardoodu ka koban yihiin baluug cadan gaduud cagar madow beri cambo

Meshaani waa meel banaan ah labo laba nin ayaa fadhisa oo kursi ku fadhiyan kursi biraha ah midka waa madow agtoodu yala kursiya birtisana waa qalin ayaga birtodu waa qalin labada kur si ku fadhiyan waa isasalamayan jakado ayaa uxiran

Meshan waa mel banan ah waxa kursi kalarkisa yahay baluug oo mugdi ah birahisa yiin qalin

Meeshaan waxa yaallo birro weysaariyihiin marro gaduudan gudahanna waa affar birrood kalarkiidu uyahay qallin bir kale ayaa saaran ayadu waa qallin shey maddow agyaallo

Meeshaani waa qol waxaa dhex yaalo armaajo iyo midi yariis ah. Armaajada kalarkeedu waa qalin iyo cadeys isku jira darbigu waa cadeys, kobidiinkana waa cadeys.

Meshani waa meel lagu gado mac macano waxaa yala kartoman cada cad dhalooyin ey ku jiran mac macano waxaa dhx tagan afar wiil wexey gadayan mac macanada dharka ugu jira waa jale iyo gaduud iskugu jira kofida waa jale

Meshani waa mel lami ah waxa maro bajaaj sedxa xabo midna waa cadan midan waa madow midan waa gaduud midna waa jale babuur aya mesh yalo kalarkisan waa cagar

Meshan waxaa inoo yala sedax caag kalr kiisu gaduudan yahay waxaa ku dhex jira hilin gaduudan mukeef cadana ayaa xagaas kasoo jeeda derbigana waa midab seytuuniya

Meshini waa miis dhala ah waxaa yala dhalo cadan ah waxaasaran fesfoosh kalarkeedu seyruun yahay bakad ayeey gabashu gacanta ku haysaa kalar keedu waa baluug waa afar caag kalarkisu waa gaduud buluug iyo cadan iyo qaxwi

Meeshan waa dhul banan kalarkiisu cadaan iyo dahabi u iskugujiro waxaa yaalo laba saxan oo alwaax ah waxaa saran cajiin binsa ah kalarkisana yahay madow midna wax madoow ayaa ku dhexjiro

Meeshan waa laami bajaaj ayaa marayso iyo nin shati cadan ah wato meeshani waa dabaq shan dabaq waye kalaradoodana ay jaale yihiin albaabkodana waa qaxwi

Meeshaani waa meel banaan ah waxaa yaalo labo ubax ubaxa koowaad qaybtiisa hoose waa qaxwi falaawerkiisana waa jaalo kan kale qaybtiisa hoosa qaxwi falaawerkisana waa jaalo

Meshaan waa mel barxad fila ah oo gura ah waxa yaala gaar kalarkiiso uu madow iyo qalin yahy darpigiii sana waa darpi cadana iyo jaaalo iskugu jiro falaawar ayaa ka paxaayo cagaarna waaye falawar kiisa iyo geeda waaween lapa xapo ah waana cagaar

Meeshaan waa dhul cagaaran waxaa yaalo gacan oo gabar wadato oo gaduudan waxaa ugu duuban gacanta warqad waxaa ku socdo faleembo cad geesna waxyaabo ogadhagan.

Meeshaani waa dhul banaan waxa yaalo mashiin iyo baakad mashiinka waa cadaan bac ayaa ku dhex jirto baakadana waa buluug iyo cadaan cunug ayaa ku dhex sawiran darbigana waa darbi cadays ah

Meshani waa dhul banaan waxaa ka dhisan guri dabaq ah oo laba biyano ah kalarkiisu uu yahay kalar cadees ah daqadana waa daqad qalin ah kalarka waxaa ku darsan kalar beeri ah dhulkana waa dhul mutuleel ah waxaa yala mukeef oo cadan ah

Meshani waa mel xeeb aha waxa aamrayo afar qofood xeebata waxa ayalo dooman oo kalrkiisa yahay baluug dhulkaan wa dhula bacad aha waxaa kadhisan saro oo ajajapsan

Meshan waxa ino yala mis waxa saran labo saxan cadaan ah waxa ku jiro baris kalarkisa cadan yahy iyo kosto cagaran bar baroni cagaran saxanka kale waxan ino saran hilib gadudan iyo jibsi kalarkiisa kadudan yahy xal xabo mos ah kalas cabitan qaro ah iyo cag ku jiro biyo cafi ah

Meeshaan waxaa yaala caag cadaan ah dhulka uu yaala waa cadaan caaga waxaa suran katiinad iyo jijin gacan ah katiinada kalarkedu waa dahabi gacanta kalarkeduna waa dahabi

Meeshaani waa qol waxaa kujira sariir iyo armaajo tawleed ah labo koobadiin, katabaan cadaan ah waxaa suran boorso madow tawleed ka waa cadaan, labada koobadiina waa cadaan, sariirta waa cadaan iyo madow. Go'ayaa ku fidsan oo madow iyo cadaan iskugu jira labo barkimood ayaa saaran.

Meeshaan Waa laami waxaa maraayo bajaaj waxaa saaran niman seddex bajaaj ah ayaa mareyso kuwana gadaal ayay kasoo socdaan bajaajka kalarkeedu waa gaduud iyo buluug meel geeskaasna waxaa kamuuqdo mid jaalo ah dabaq ayaa halkaas kadhisan kalarkiisu uu cagaar iyo dahabi yahay.

Meeshaani waa meel xeeb ah waxa kadhisan dabaq barxada waxaa yaalo miis cadaan ah waxaa saaran laba dhalo oo kalar dahabi ah kudhax jiro oo biyo eh caag caafi oo bulug ayaa yaalo caag kalana woo yaala bulug ah caag sadexaadna wuu yaala waxa yaalo jalmad madoow ah kursigana waa kursi qaxwi ah

Meeshani waa meel barxad ah waxaa fadhiyo sadex nin labo gabdhood istaagsan sadexnin kurisigoodu bulug waye ay kufadhiyaa gabdha xijaabadoda saytuun iyo gaduud indha sasharer madaw ayay wataan meesha ay shaax kukarsanayaan darbiga meesha kamuuqana waa jaalo

Meshaniw aa hool baanan aha waxa ayala caleen dhulka uu yalana waa dhul cades ah caleen tanaw aa caleen cagaaran falaa warka eybixineesanwaa falaawar yarayar ah

Meeshaan waa laami labo gaari ayaa mareyso kalarkiisu yahay saytuun ciidan ayaa saaran. Gaariga kale na waa gaari qalin cadaan ah asna ciidan I saaran.

Meeshaan waa miis waxaa yaalo ubax kalarkiisu madow iyo dahabi. Ciida ay kudhex jirtana waa madow waxaa kabaxaayo falaawar kalarkiisu waa cadaan iyo cagaar miro cagaar ah ayuu leedahay darbiganaa waa cadaan.

Meshani waa guri la dhisaayo bula keeti ayaa lagu dhisayaa nin ayaa ku dorara biro ayaa ka tag tagan nin kor ayuu saranyahay alwaxyada meesha ayeey saran yihiin derbiga kalrkisana waa qalin

Meeshaani waa qol waxaa yaale qasaalad kuukar iyo armaajo armaajada kalarkeeda wa cadaan kuukarka waa qalin iyo madow talaajadana waa qalin dhulkana waa cadaan

Meshan waa dabaq oo barxad ah wana xeeb waxana yaala barxada kuraasman kalarkisa qalin iyo cadan yahy dabaqa dhulkiisa waa dahabi kor waxa ugu daboolan mesha dadka ay galayan waa mel dabolan ah waxa kudabolan waa qaxwi

Meeshaani waa laami waxaa marayo mooto bsjaaj oo jaàlo ah, feykon mid saaran yahay shaati gaduudan wato dadaal boorso ayaa'ada saaran waa karrartiisa waa cdaan iyo cagaar isku jiro gaari-dameer ayaa nin askari ayaa taagan oo finaano cagaar wato iyo shaati cadeys ah bistoolad madow ayuu wataa shaati kalana non meesha taagan shaati cadaanow wataa iyo surwaal madow bac baguug madow ayuu gacanta ku wataa.

Meshaan waa armaajo waxaa saaran lapa puug oo kalaradooda kala duwan mid waa cagaar upax waxaa ku puufsan oo jaalo ah n8nka gacta waxa uu ku hayaa puug uu kalarkiisa yahy puluug iyo jaalana ey ku jirto aramaajo ey ku dhax jiraan kalarka armaajada waa dahapi

Meeshaani waa guri darbigiisa uu jaale yahay albaabka musqusha waa qaxwi albaabka kalane waa qaxwi mutuleelka waa cadays darbiga geeska mutuleelka waa cadaan

Meeshaan waa meel armaajo ah waxaa saaran dhalooyin iyo caagag waxaa ku jiro cafee dhalada waxay ka koobantahay kalarkeeda dahabi iyo madow kalarka caagana wuxuu ka koobanyahay guduud iyo cadays iyo qaxwi

Meshaan caag ayaa inoo yaalo gabar ayaa gacanta kulajirto shay guduudan ayaa kujiro o digir ah biyo ah ul ayay gacanta kuhysaa caagana gacanta ayay ku haysaa kursi buluug ah ayay ku fadhisaa

Meshan wa meel baan ah kalrkiisa cadan yahy waxa yalo lapo puug kalrka uu kakoopan yahna wa qoraalka ku qorana waa zeytuun iyo cadaan ah kan klana waxa ku qoran kalar baluug aha oo kudhax sawiran xeeb iyo sar daag cagaarna wuu kadhax baxaaya kalarka buugaan wa amadow

Meshan wa mel banan aha kalrkiisu uu cadaan yahy dhagaxa meesha yalana waa dhaagax cadaana ah waxaa saran kareem kareemka kalarkiisa waxa uu ka koopan yhaya cadaan iyo qaxwi darpigana waa darpi cadaana ah

Meshani waa armajo kalrkedu wa cadan waxa yalo dhaloyin fara badan oo waxyabo gadudan kujiran kalrku dhaladana furka wa madow dhaladane wa gudud warqada kudabolan wa Qaxwi

Meeshaan waa meel hool ah waxaa joogo shan nin waxay sameynaayaan alwaax. Meesha waxaa yaalo armaajo lasameynayo kalarkeedu waa cadaan. Darbiguna waa cadaan. Nimanku waxay wataan dhar buluug ah iyo koofi madow ah miiskana waa alwaax.

Meshan nimaan badan ayaa fashiyan wexeyna wataan sudad iyo shati iyo futushari sudka ninka wato waa baluug shatiga waa cadan kan kalana tigusuwaa cagar okiyaal madow ayuu wataa kan kalana sharigiisu waa shati qaxwi ah kurasman ayeey ku fadhiyan

Meeshaan waa meel laami ah oo lafidinaayo. Laamiga waa madow waxaa taagan toddobo nin oo jaakado cagaara ugu jiraan. Nina fanaanad cagaar ah iyo nin shaati cadaan wato. Biro ayaa yaalo oo madow ah wax bay fidinaayaan. Darbiguna waa cadaan.

Meshani waa qol waxaa yala laba miis midna jale yahay midna cadan yahay iyo labo kursi oo lagu fadhisanayo oo suuf ka samaysan labdoodu kalarkoodu waa cadees fashiga kalarkiisu waa madow iyo qalin barkimaha waa cadees iyo seytuuni derbigana waa qalin

Meeshaan waa meel mool ah cusub dadka jaranjarada ayay kasoo daganahayaan gabdhaha ah labo wiil dhulka ayay socdaan gabadha qaar dhulka ayay socdaan jaranjarada kalarka ay ka kooban tahay waa qalin iyo madow dhul kana waa cadaan iyo cadeys.

Meshani waa barxad niman badan ayaa joogan wexeey ka haqashayn coos nimanka dhar cadcadan ayeey watan iyo kofiuad cadcad ah wexeey watan badiilo iyo baldiyaal derbi ayaa mesha ku wareegsan kalarkisuna uu yahay kalar cadees ah

Meeshaan waa miis waxaa saaran shabaq oo wax dahabi ah ku jiraan. Shabaqa caag ayaa agtiisa yaalo. Caagana waxaa ku jira loos dahabi ah wuuna daboolan yahay gadaal waxa yaala labo caag midna cadays yahay midna gaduudan yahay darbigana waa madow.

Meeshaani waa dhul burjiko ku dhex jirto dhuxul madow ayaa ka shidan dhuxul oo gaduudan wuu dhax saaranyahay dabkana dab qaxaaye waaye

Meshani waa meel hool ah waxa yalo labo fadhi iyo mid yariis ah iyo labo miis iyo talabed armajo yariis ah iyo labo leeyr fadhiyada waxay ka koban yihin kalarkoda cadees iyo qalin barkiimaha na waa cadees iyo dahabi misaska waa cades waxa saran waa madow leyrarka waa

Warqad ayaa meeshaan noo yaalo waxaa ku qoran qalin madow ah dhibco dhibco madow ayuu leeyahay shan waxaa yaalo sahanad dhalo ah kalarkiisa uu ka koobanyahay mdow qalin iyo cadays

Meshan wa mel dhalo ah waxa saran cag cadan ah waxa ku dhaxjiro miro madowah aya ku dhaxjiro waxa geskasi kamuqdo shey cadanah

Meshani wiilal ayaa fadhiya oo badan waa meel hol ah oo la iskugu imaday kalaro wexey watan cadan ah qarna wexeey watan sharar jale ah derbigana kalrkisu waa baluug iyo xadees

Meeshani waxaa yaalo kuraas cadaan ah waxaa saaran oo labo qalab baakadedu waa madaw iyo cadaan

Meshan waa mel banan ah oo dhulka cadan ah waxa alwax kalarka dahbi ah waxa dulsaran karen oo fishifoshi kalarkis kakobanyahay kalar cadan ah sidokale waa furmadow ah

Meshaan waa jingad Kalarkeedu puluug ayahay waxaa algu gadaa qudaar waxaa ujeeda pasal iyo liin jaalo ah iyo shey cagaaran jiingada ges waxey katahay qalin

Meeshaan waa jiko waxaa yaalo armaajo hoos iyo armaajo kor ah. Armaajada kor kalarkeedu waa qaxwi tan hoosana waa qaxwi dagaxa dhexda kufidsana waa cadaan darbiga waa cadaan oo diilmodiilmo madow kujiro daaqadana waa cadaan.

Meshan waa mel banan ah kalarkis yhay baluug waxa yalo bakad waa dhoor kalar kalar cadan ah io jale biraha mesh kamuqdan waa qalin

Meshani waa jiko armajada kor waa qalin derbigan waa cadan tubada lagu dhaqanayo iyo saxanka waa qalin miska hoose isagana waa qalin dhagaxana waa madoow armajada geeska kalena waa qalin mutuleelkana waa cadan

Meshani waa ol waaa tahyn gabar wexeey wadataa turaxad cadan ah iyo aaka cadan ah kalar waxaa ku jira buluug ah mobel madow ayeey gacanta ku wadataa wexeey firineysaa sawirka derbiga ku dhegan derbigana waa jalo gadashisa sawir kale ayaa ku dhexan laba gabdhood ayaa tagan

Mis ayaa yalo kalarkisa dahabi yahay waxaa saran saxan cadan ah waxakujira hilib gadud ah bardho dahabi ah basal cadanah barbaroni gaduudanb barbaroni cagaran garafo ayadhayalo ocadan aytahay waxakujira cabitan gaduudan Liin cagaran ayaadulsaran xabad Mos ah na wuuyaala caafi kalarkisu yahay bulu iyo bac

Meeshaani waa laami waxaa maraayo bajaajyo badan kalarkiisa yahay kalar guduud cagaha waa madow cago kale oo gooni uyaalo ayaa yaalo meesha oo gooni ah bac ayaa meesha ku daboolan oo gaduudan labo geed ayaa ka baxaayo oo cagaaran

Meeshaan waa masaajid waxaa fadhiyo wiilal badan oo wataan qamiis cadaan faanaanad buluug qamiisyo guduud cimaamo gaduudan ayey wataan dhulka ay fadhiyaana wa dhul dahabi ah mutuleelka darbigana waa cadaan albaabka gurigana waa qaxwi

Meeshaani waa garoon waxaa ku dheelaayo sadex wiil waxay wataan labo wiil fanaanad iyo surwaal oo guduudan kabo madow ayey wataan midka kalana fanaanad jaalo iyo surwaal jaale ah iyo kabo cadaan ayuu wataa

Meeshaan waxaa yaalo kululeysooyin sadex kululaysooyin usku dhagan waxa ku jiro meel waa shay cadaan ah ku jiro meelna baasto oo dahabi ah meelna cagaar ayaa ku jiro iyo basal kululaysada kalarkeeda waa qalin meesha ay taalana waa meel madow ah

Meeshaani waa qol waxaa yaalo armaajo iyo kursi iyo daah. Armaajada kalarkeedu waa cadeys dhalo ayaa kudhex jirto. Miisku waa cadaan, daaha waa qalin iyo cadeys isku jira , dhulkuna waa cadaan darbiguna waa qalin.

Meshan waa masajid waxa tag gabar waxey wadataa xijaap pazli ah waxey gacan ta ku hesaa makaroofan kalarkiisu uu yahay madow iyo qalin waxaa halkaas yaalo daah dahapi iyo cadees isku jir ah kalarkiisa puufin ayaa mesha yala waa paluug iyo gaduud n8n ayaa meshaas taagan oo qamiis amdow wato upax paluugna waa ujeeda iyo ubax cadan ah

Meeshaan waa barxad wayn ah oo jid ah waxaa maraayo wiil gaari dameer gaari hoomeey oo cadaan iyo madow ah gaari cagafcagaf oo kalarkiisa jaalo yahay ayaa ku dhex jiro cagahana waa cago dhulub ah cagafcagfta shulka ayey xaaaqaysaa wasaqda

Meeshaani waa hool wiilal iyo gabdho ayaa iskugu imaadeen waxey ku fadhiyaan kuraas gaduud ah dhar waxay wataan shaati cadaan shaati madoow shaati buluug shaati cadaan turaaxad madoow ah turaaxad buluug ah koofi nin wata ayaa halkaas kasoo jeeda kalarka darbigana waa qaxwi iyo cadees

Meshan miis ayaa yala maro madow ayaa ku fidsan waxaa saran seysar cadan ah qanda qalin ah shey cagara ayaa dul saran waxaa ku dhex jira shey dahabi ah waxaa yala mesha labtoob oo qalin ah mobel ayariis ah oo madow ah ayaa yala derbiga waa cadan

Meeshaan waa qol dhaqtar ayaa fadhiyo waxuu wataa shaati cadaan ah kii wax lugu baarayo qalab ayaa agtiisa yaalo oo fiirinayo galoofis ayaa ugu jiro gacmaha oo cadaan ah qalabka wax lugu baarayo waa madow mashiin waxaa agyaalo qalin iyo madow ka kooban yahay darbiga waa cadaan miiskana waa cadaan.

Meeshani waa wado waxaa marayo niman waxay wataan khamiis jaakad cagaar ah wax madaw ayaa kor usaraan kakalena suud bulug ah jaakad cadaan ah

Meeshaani waa dhul banaan waaye kalarkeeda cadaan waaye waxaa yaalo shaati kalarkiisa uu yahay buluug iyo qalin mugdi ah iyo madow diirdiimo cadays ayuu leeyahay guluusmadana waa cadaan

Meeshan waa armaajo waxaa saran shukulaatoyin cagaag kujiraan laba noocna waaye kalarka uu ka koobanyahay waa guduud bacda ku dhagan jaale iyo buluug eey iskugujirtaa kan kalana waa qaxwi bacda kudhagana waa saytuun iyo cadaan

Meshan waa barxad xeeb ah dabaqyo ka dhisan kalrkoo du yahay cadaan iyo dahapi gabdho iyo wilala badan ayaa jogaan gabdhah xijaap gaduudan iyo xijaap cades ah wiilasha waxii wataan shaati cadees ah

Meshaan waa meel hool ah waxa ayalo afar kursi iyo miis kursigu waa cadana falawar cadan iyo gaduud ayaa yaasaran iyo pazali hoos waxuu kawataa dahapi kan kalne madow ayuu ka wataa kursigu waa dahapi miisku wa qaxwi leerka shidana waa dahapi

Meshan waa fadhi korkiisa ah kakarkiisa dahapi yahay waxaa saran topan mopeel kalrkiisa uu kakopan yahy qalin cadees qalin iyo qaxwi ayuu kakoopan yahy

Meeshaani waa qol. Darbigiisu yahay cadeys seddex sawir ayaa saaran. Sawirka kowaad nin ayaa taagan oo shaati jaalo ah wato kan kalana aqal guri ah ayaa kadhex dhisan, shan gabdhoodna way taagan yihiin, wayna sii jeedaan xijaab cadeys ah iyo xijaab buluug ah ayay wadataan indho shareerna way wataan.

Meshani waa meel hol ah waxaa yala kuras gaduudan waxaa fadhiya niman aad ubadan mid wuxuu gacanta ku heesta warqad iyo buug cagaran mid wuxuu wata shati cadan iyo kofi cadan ah

Meeshaani waa hool waxaa yaalo kuraasman iyo miisas hoolka kalarkiisu waa cadaan iyo dahabi, kuraasmadu waa cadaan dhulkuna waa cadaan iyo dahabi. Miiskana waa dahabi iyo cadaan isku jira leyrka kadaarana waa leyr dahabi ah.

Meeshaani waa laami ka dhisanyahay dabaq kalarkiisa uu ka koobanyahay cadaan dahabi iyo madow waxaa yaalo geed la jiidaayo oo guduudan iyo cagaar ka kooban laamigana wa qalin

Meshan Armajo qalinah waxa saran sided gasac ah kalarkisuna yahay kalarbulugah iyo bulugmari obiyobiyo ah iyo dahabi kalarka kalana waa baluug iyo cagar iyo dahabi

Mwshaani waa hool karkiisu uu yahay darpiaga qalin alpapka waa qaxi dhulkana waa qali iyo madow iskugu jiro leerka kadarana wa leer cadaana ah

Meeshaani waa laami labo gaari ayaa marayso gaariga kalarkiisa mid waa madow iyo cadaan midna waa qaxwi iyo cagaar iskugu jiro lugahana waa lugo madow ah meel bacaad ah ayey maraayan

Qol hool ah waaye waxaa fadhiyo gabdho sideed ah afar waxey watan dhar cad cadaana h kursi madow ah miis paluug ayaa agteeeda yaalo mid na waxaa wayee xijaap madow ah eyeey wataan dhilka wa midap cadanaa darpiga waa cadaan nin ayaa ku sawiran o falaar heesto

Meshani waa hool waxa yaalo saakooyin iyo biro biraha waa cadana sakoyinka wa cadan iyo zeytuun iyo baluug iyo bazali dhulakan wa dhul caadn aha caag ayaa xaga kamuuqdo wana jaalo leerkana wa cadan poonpalaha saka da kujirto wa madow

Meeshaan waa meel laami ah waa ladhisaaya bacaad ayuu leeyahay gaari cadaan ah oo dad ciidana ay saaran yihiin ayaa meesha maraayo seddex nina meesha ayay taagan yihiin cafcaf ayaa meesha joogto kalarkeeduna yahay jaalo.

Meeshaan waa meel masaajid ah waxaa fadhiyo wiilal badan waxay wataan qamiis madow ah iyo qamiis qaxwi ah labana cimaamad cadaan ah fanaanad gaduud ah qamiis madow ah iyo macawis darbiga waa cadaan leyrka waa cadaan dhulkuna waa cadeys.

Miiskan waxaa saaran baakado kala duwan kalaradoda cagaar iyo cadaan jaalo weel cadaan ah ayaa meesha yaalo iyo weel gaduudan

Meeshaan waa meel fadhi ah kalarkiisu yahay qalin waxaa yaalo falawar caaga hoose waa cadaan carada kujirtana waa qaxwi falawarkana waa cagaar caleentiisana way dheedhertahay

Meeshaani waa meel masaajid ah waxa fadhiyo niman badan waxay wataan qamiisyo buluug ah fananado buluug qamiisyo cadaan qamiisyo cadeys ah kalarka darbigana waa cadays iyo cadaan leerkana waa cadaan

Meshan hol waxaa yala miis iyo kursi gu waa cadan miskana waa qaxwi falawar cagaran ayaa gees yala leerka ka shidan waa cadees derbiga labada falawar ku dhegana waa jalo cadees iyo qaxwi falawar jalan wuu leyahay

Meeshani waa meel hool ah niman ayaa fadhiyaan kuraasman guduud ah ayay ku fadhiyaan waxay wataan shati qalin iyo suud qalin ah shaati qalin iyo shaati kaloo cadaan ah nimankan nimankala gadaashoda jogan oo wax duubayan

Meeshaani waa bad biyo mooto ayaa ku dhex jirto kalarkeedu madow yahay nin ayaa kor saaran oo fanaanad madow wata xaga dad ayaa jooga, geedo ayaa kabaxaayo oo cagaaran. mindiro ayay leedahay.

Meeshaan waa miis cadaan ah saxan cadaan ayaa saaran waxaa saaran saxanka rooti dahabi ah hilib gaduudan kaarooto dahabi ah yaanyo gaduud ah ansalaato cagaaran iyo banbanooni cagaaran.

Meeshaani waa dhul waxaa yaalo biro oo katabaano ah kalarka uu ka koobanyahana waa buluug qalin cadays cadaan iyo madow darbigana waa cadays albaabkana waa cagar

Meshani waa qol waxa yalo kunpiitar yar iyo kunpiitar ween kunpiitarka ween waaa cadan iyobmadow kan kale waa madow waxa yalo miis qaxwi ah iyo kursi qaxwi ah mashiinka yaalna waa cadees darpiga waa cadees warqad cadan aya ku dhagan

Meshan waa qol armaajo ah waxa saran taboyin qalin ah mashino madow ah tarmuuso gududan darmus qalin ah mashinka lagu qabto burka o madow ah labo miis yaalo woxo kakoban yahy cadan iyo cades darbiga waa cades

Meeshan waa meel garoon ah banooni lagu dheelo mushabac ayaa kuxiran galmaax ayaa ku wareegsan dhulkana waa dhul cagaaran waxaa yaalo gurisi iyo miis gursigu wuxuu kakooba yahay bulug io madow miiskana waa qaxwi darbigu waa cadaan

Meeshaani waa qol waxaa yaale miis labo nin aya dul istaagsan miiska maro cad ayaa ku fidsan gacamaha labo galoofis cadcadaan ah ayey ku wataan caag shay biyo ku jiraan ayaa agyalo daaha waa gaduud kalar oo dahabi ayaa ku jiro

Meshani aaa meel banaan oo cadan ah waxaa yalo caag cadan ah waxaa ku jira shati misabkiisu gaduudan yahay gadal alwaax ayaa ka yala kalarkisana jale ey tahy

Meshan saxan cadan ayaa yala hilib gaduudan ayaa ku jira jibsi dahabiya ayaa ku jira iyo yanyo gaduudan ansalato cagar ah saxanka baquli ayaa dul saran wana cadan shey gaduudana wuu ku jiraa cadewa cadees camal ah

Meahaani waa qol waxaa dhex yala tawleed armaja ah iyo kursigi lagu farisanaayaay iyo gasac cana bora ah armajada waa qaxwi iyo cadees kursigana waa cadeea iyo qalin dhulku waa cadan derbiga waa qalin gasacana waa cadan iyo buluug

Meshaan waa hol waxaa fadhiyo niman badan kursi madow ayey ku fadhiyaan waxey wataan shaatiyo cad qamiis qalin ah shaati paluug ah darligu waa qalin dhulak cadees

Meeshaan waa armaajo waxaa kujiro xawaajiyo kale duwan banbanooni jaalo ah iyo banbanooni gaduudan basbaas gaduudan caag filfil kujirto oo madow ah. Caag xawaaji kujiro iyo caag shay jaala kujiro.

Meeshaan waa miis waxaa yaalo afar saxan madow labo saxan cadaan ah iyo baaquli cadaan ah saxan madow saxan kale ayaa dulsaaran baaquli cadaan ah ayaa dulsaaran. Shay madow iyo shay gaduudan ayaa kujiro. Bariis, hilib gaduudan, ansalaato cagaaran iyo saxan gaduudan oo wax gaduudan kujiraan ayaa saaran meesha.

Meeshaan waa hool barxadiisu waa cadaan kuraasmada iyo miisaska waa wada cadaan leyrku waa fiyool. Darbiguna waa cadaan daahana waa madow iyo gaduud. Falaawarka waa cadeys.

Meeshaan waa qol waxaa yaalo labo miis seddex kursi. labo kursi waa madow hal miisna waa madow. Miiska kalana waa cadeys darbigana gees waa madow gees waa qalin gees waa jaalo dhulkana waa cadeys.

Meeshani waa meel banaana waxa ka dhisan dabaq waxay ka kooban yahay shan dabaq waxay ka kooban tahay Shan biyaano kalarku Ku dhisan yahay waa saytuun cadays qaxwi biyo biyo ah daaqadduna waa qalin

Meeshaan waa dhul banaan oo cagaaran waxaa yaalo caag cadaan ah waxaa saaran caaga katiinad kalarkeedu yahay qalin

Meshani waa meel cayaartoy ah afar niin ayaa ku dhelaysa dad badana way dawanayaan boorku waa cadan dhilaka waxaa fidsanee waa cagaar dhar ey wataana waa jale iyo cagar isku jira

Meshan waa mis mira cadan ah saxan cadan aya saran qudar aya ku jirto ukun cadan iyo jalo bar baroni cagaran qajar cagaran ansalato cagaran qajar cagaran

Meshaan waxa ayala paakad nal ku sawiran roseeto oo kalaradeeda kaalduwan paakado ayey ku jiraan waa gaduud iyo madow ayey ka koopanyihiin wana dhowr xapo

Meshaan waa mel hool ah oo cagaaran waxaa fadhiso gabar garba saar jala ah wadato dirac gaduud gorgorad cadaana h geedo ayaa gadaashoida kapaxaayo oo lagu sawiray

Meeshaan waxaa inoo yaala caag ay cabaayad suran tahay kalarkeedu madow yahay taraaxadu waa cadeys. Armaajo ayaa dhex yaalo kalar cadaan ah iyo dahabi ayuu ka kooban yahay falaawar ayaa saaran armaajada oo cagaar ah dhulka hoose waa cadaan darbiguna Waa cadaan.

Sadax nin aya tagan mid qabis cadan wata iyo cimamad cadan ah midna sud bulug ayu wata shati cadana mida sud qalina shati cadana gadal calanka somaliya aya kayalo fadhiga waa qaxwi darbiga waa qaxwi

Meeshaani waa hool kuraasooyin ayaa yaalo kuraasman waa cadees miiska waa qaxwi fadhigana waa qaxwi daahmana waa cadees darbiga qeyb waa qaxwi qeybna waa cadees darbiga korna waa cadaan dhulkana roog ayaa fidsan cadees iyo gaduud kaboobanyahy shamiindada gees kabanaana waa cadaan

Meeshaan waa meel banaan ah waxaa yaalo axwaal cadays ah boomaato iyo baakad ayaa yaalo iyo baaquli yariis ah . baaquliga waa qaxwi wax cadaan ayaa ku jira. Boomaata waa cadaan.

Waa armaajo waxaa yaalo malab caagadkuna uu yahay jaalo, baakadka uu dulsaaran yahay waa jaalo. Malabku waa qaxwi.

Meshan waa mel banana ah oo cadan ah waxa yalo ubax dhubka hose waa cadan falawarkan waa cagar calemahan wey dheeryhin darbigan waa cadan

Meeshaani waa hool niman badan ayaa iskugu imaaday kursi madow ayay kufadhiyaan ninka ugu soo horeeyo waa shaati cadaan diildiilmahana waa buluug gadaana waa shaati buluug ah ayay wadataan. Midka geeskaas xegana waa shaati cadaan ah, midka geeskaan xegana waa shaati qaxwi ah.

Meeshaan waa meel banaan ah rorog gaduudan ayaa fidsan ciidan ayaa ku gaardinaaya kalarka ay wataane waa kalar cadays ah iyo kalar cadaan ah calanka soomaali ayay gacanta ku wataan.

Meeshaan waa qol kalarkiisuna uu yahay cadeys darbigana waa saytuun. Mutuleel kuna waa cadaan iyo madow leyrka ka daarana waa cadaan daaqaduna waa cadaan.

Meeshani wa masaajid niman badan ayaa jooga waxay wataan qamiisyo cad cad iyo cimaamad madow qamiis saytuni ah kalarka darbiga masajidka waa cadan albaabkana waa qaxwi leerkana waa cadaan

Meeshaan waa qol labo gabdhood ayaa fadhiso. Labo xijaab oo cadaan ah ayay wataan iyo masar gaduudan iyo masar madow. Miiska agyaalana waa miis alwaax ah oo dahabi ah galoofis cadaan ah ayaa agyaalo iyo muubeel madow ah. Daaha waa gaduud iyo dahabi isku jiro.

Meeshani waa qol sariir iyo fadhi iyo daah ayaa yalo sariirta waa caadn iyo qaxwi goa waa caadn parkinta waa cadan daaha waa qalin darpiga wa cadees miiska waa qaxwi kursigana wa qaxwi

Meeshaani waa wado oo la hagaajinaayo labo gaari ayaa marayso cagafcagaf ah kalarkeeduna yahay gaariga jaalo iyo madow midka kale waa jaale iyo madow wadada maraayo

Meshani waa barxa beer ah waxa ka baxaayo geedo waxa fidsan roog cagaran waxa yalo kuuraso iyo misas dad aya buxaan iftiin horan waa iftin dahpi ah

Halkaan waa dhul banan oo cadaan ah waxaa yaaalo shaati kalarkiisu yahay saytuun basali iyo cadaan kulsmadana waa guluusmo cadaan ah

Meeshaan waa meel banaan ah gacan ayaa kab kuheysa kab kalana dhulka ayay taalaa baakad gaduudan ayay saaran tahay. Kalarka kabahana waa madow iyo cadaan

Meshan waa mel banana ah dhulkan waa cadan waxayalo caag cadan ah waxa kujiro sarwal kslarkis oow yahay seytuun io cades io madow derbigan waa baluug

Meeshaani waa meel banaan ah maro gaduudan ayaa fidsan waxaa yaalo caag cadaan ah labo katiinad ayaa dul suran katiinad kalarkeeda waa dahabi boolka uu ku xiranyahayna waa dahabi guduud tan yariista katiinkeeda yariiska waa dahabi

Meeshaan nin ayaa taagan labo makaroofan ayuu wataa midna waa qalin midna waa madow shaatigana waa buluug maari cimaamad waa cadaan koofidu waa cadaan nalka gadaal kaxegana waa cadaan iyo buluug.

Meshanwa garoon oo diyaraaaha ku soo dagtaan darpiga gurigaas akmuuqdo waa qalin iyo paluug diyaarada waa cagaar iyo cadaan papuur ayaa ag maraayo oo cadaana ah

Meshani waa meel hol ah kurasman ayaa yala iyo miis misku waa cadees miskuna waa qalin derbiguna waa qalin lerka ka ifayana waa cadees buug baluuga ayaa mesha saran kursiga

Meeshaan waa meel banaan ah waxaa yaalo alwaax cadeys ah waxaa dulsaaran boomaato kalarkeedu uu ka kooban yahay cadaan iyo buluug.

Meeshaani waa hool waxaa yaalo fadhi kalarka uu ka koobanyahay waa cadays iyo qalin daah qaxwi ah darbiga waa cadaan iyo buluug dhulkana waa cadays

Meeshaani waa tukaan waxaa yaalo dhar suudad kalarkeedu uu yahay buluug iyo qalin ah.shaati buluug ah iyo Fanaanad cadaan , qalin iyo qaxwi ah dhulku waa cadaan leyrka ka ifaayana waa cadaan, shaati cadaan ah ayaa yaala birarkana waa birar madow ah.

Meeshaani waa qol waxaa ku jira wiilal. Shaatiyo cad cadaan ayay wataan nin ayaa taagan qamiis madow wato darbigana waa cadaan miis ayay wax ku qoraayaan warqad ayay wataan.